Abanyeshure biga kwishure ryo mu gatumba, aho bashujwe nurukino rwumupira wamaboko n abanyeshure biga kwishure ryo mu cibitoke yambere. Uyumunsi wari umunsi umunezero udasanzwe kuko itsinzi yatahukanye abo mu gatumba. Ivyo ntibari babiherutse ngo vyari bimaze imyaka itanu badashobora gutsinda.

Twatangaye can' aho twariko turimenyerez' umukino w' amaboko tuza tubon' umurongozi w' ishure ryac' araje ngo dukinane, nirya mbere tubony' umurongozi ashobora gukinish' aban' arongoye tukumva n 'umunezer' udasanzwe.

Ishure ry'uburaro riri mu ntara ya Jenda, burasaba ababishoboue na cane cane abagira neza ko bobafasha mu bikorwa narimwo vyo gusanura ishure kubera amashura hamwe nubwogero bw'abana na cane cane ubuzu bwa sugume bwarabomotse bumaze imyaka nyinshi cane batarazisubiramwo.

Abavyeyi barereye kw'ishure ry'intango ryo mu Kabezi, barasaba uburongozi bwiryo shure, ko abana bariko barakinira imbere y'abandi bariko bariga bitaboneka neza, bokwimura ikibuga c'umupira w'amaguru kiri imbere ry'ishure ry'umwaka wa Kane.

Urukino rwahuje abanyeshure biga kw'ishure ryo mw'ijenda n'ishure rya musigati rwabaye urukino ruryoshe cane twanezerewe ntitwaribwabone abana bafise ubuhinga nk'ubwo twabonye twabigiye ko vyinshi, kandi natwe turabona yuko bigiye kugenda neza mu misi r'imbere.

Uyu musi hazindutse ikirere kimeze neza bisa nkuko ata mvura iza kugwa rero abana bashoboye gutonda kw'ishure ata kibazo, bari bamaze igihe kitari gito badashobora gushika kw'ishure ,kubera imvura yarimaze iminsi igwa yari nyinshi cane.

Ishure yitiriwe imishwarara riramenyesha abavyeyi bafise abana b'imyaka umunani gushika kuri cumi n'ibiri ko bazotangura kwandika ku wa mbere igihe c'isaha zitatu gushika igihe c'isaha icenda baramenyesha yuko abavyipfuza bonyaruka ibibanza bihaharuye nibike came.

Akazu ka surwumwe ni ikibanza cambere gikwiye gukorerwa isuku ariko siko bimeze kw'ishure iwacu. Mugabo turiko turagerageza kwikosora kuko ntibibereye ijisho. Barabidusavye kenshi gashoboka ariko ntitwashoboye kubishira mu ngiro.

Ubuzu bwa sugumwe bwo kw'ishuri wacu burashaje cane uburavye urabona yuko inzugi zimwe zimwe zitacugarika, kuko zirashaje iyo uravye neza urabona yuko ata suku bufise turasaba uburongozi ko bwoduha akanya bwo gushobora kubukora.

Abavyeyi barereye kw'ishure ryisumbuye ry'ibugendana barasaba ubushikirangajimbwe indero ko batokura icirwa c'ukunonora imitsi mu vyirwa abana bahora bakurikirana, kuko ngo ico cirwa niciza cane kiratuma abana bagira amagara meza bakongera bagakurikirana ivyirwa neza.

Turasavye dushimitse ko uburongozi bw'ishuri ryacu bwotubakira amabombo mshasha kubera ayo dufise arashaje cane navyo tukatinya ko vyodutera ingwara ziva kw'isuku rike navyonyene biramaze kwibonekeza nka macinya aramaze kurwara abana bashika babibiri kw'ishuri.

Ubushikranganji bw'indero burasaba bushimitse abanyeshure cane cane abarongozi babo yuko bokwitwararika icerekeye indero kuko amacinya yateye, hakaba haboneka ubuzu bwa sugumwe ku mashure amwamwe butameze neza.

Abakobwa biga kwishure ryitiriwe Mariya Teresa, basaba bashimits' uburongozi bwiryo shure ko bwo bafasha mu gusanur' umuryango w' akazu kasugumwe bagashirak' ibindi biyo, kuber' ibiriko vyara menetse kand' umuntu arihanz' ashobora kubon' abarindani.

Abakobwa bo kwishure ryacu baraye baronse agashimwe gahabwa abanyeshure bigenjeje neza munkino zumupira wamaguru n'umupira wamaboko uyu munsi rero turabateye intege kuko nabana beza cane biga bakamenya ivyo biranezera abarongozi n'ababvyeyi babarungitse kwishure.

Ishure rya kaminuza y'i Ngozi rifise abanyeshure atari bake bivuye ku bumenyi batanga na cane cane ku vyerekeye inkino baravyijukira cane, aho murabona ko bariko barakina umukino w'amaboko.

Abo mubona ni abanyeshure biga kw'ishure iwacu bakina umukino w'amaguru bariko barimenyereza kubera bafise urukino ruzobahuza n'ishure ryo mu carama igihe c'isaha icenda ku munsi wa kabiri barasaba yuko abandi banyeshure boza kubashigikira kugira bazokine banezerewe.

Uyumusi urukino gwahuje ishure ryisumbuye ryo mucarama n'ishure ryisumbuye ryo mucibitoke gwatanguye igihe c'isaha icenda ruhera igihe c'isaha cumi nazibiri. Abenshi bari baje kururaba batashe bababaye cane kuberako bavugako ishure ryisumbuye ryo mucarama baryibiye amanota meshi.

Kukibuga cumupira wamaboko aho benshi bita mwi jabe uyumusi haza kubera urukino rwagakura ruza guhuza gatumba na nyakabiga yambere none tuza kuhashika isaha icenda ariko abishoboye bohashika hakiri kare kugira ibibanza ntibabifate vyose

Ubushikiranganji bw' amagara y'abantu, burasaba cane cane amashure y' indaro, yuko yokwitwararika ubuzu bwa surwumwe n' ubwogero bwabo, kuko baramaze kubona yuko batabikorera isuku rikwiye, kandi bishobora kuviramwo ingwara zikomeye abana bareze.

Kur'uyu mu hingamo, twakurikiranye urukino rwahuje ishure ry'isumbuye ryo ku Mutakura, n'ishure ry'isumbuye ryo mu Ngagara, Kano kanya rero n'itsinzi idasanzwe kw'ishure ryisumbuye ryo mu Ngagara, baranezerewe cane ntiworaba n'abigisha bari baje kubashigikira.

Urukino rw'umupira w'amaboko n'urukino rwiza cane abana bakunda baramenyereye iyo bari kw'ishure ko bataronka akanya mugabo iyo bageze mu buruhuko urabibona yuko umunezero abe ari wose biragaragara cane nawe ukabibona.

Uburongozi bw'amagara y'abantu burasaba bushimitse abarongozi b'amashure nacanecane amashure y'indaro ko bobwira abanyeshure yuko bokora ibishoboka vyose ubuzu bwasugwumwe bwabo bakabugirira isuku kuberako amacinya yateye.

Turasavye dushimitse twebwe abavyeyi turereye kuriri shure yuko ubuzu bwa sugumwe bw'abahungu canke bw'abakobwa, bobashirirako ibiyo kubera iyo abantu bari hanze baravye indani bashobora kubona abana, kandi abana ntibabikunda.

Abana biga kw'ishure ry'intango ry'i bukirasazi baranezerewe cane uburongozi bwabo bwamenyesheje yuko bafise abana b'ingabire zitandukanye abakina inkino z'umupira w'amaguru abakina inkino z'umupira w'amaboko ni bo benshi cane rero ngo uwokenera kuza gukia na na bo nta kibazo arahawe ikaze canecane ku bafise amashure nka ryo.

Uyumunsi turinakababaro kenshi cane kuko twe nabanyeshure twiga kwishuri rimwe niho twamenyeshejwe ko ikibuga c'umupira w'amaguru cahora kirabana n'umwaka wagatatu bagiye kucimura bagikure aho hantu kuko bira bangamira abana bariko bariga bibatera gusamara.

Kw'ishuri wacu dusa ikibazo c'ibikoresho bikora isuku twarabimenyesheje abarongozi nta co badufashije, ariko abagira neza batandukanye baje baratwitura dusanga ibintu bimeze neza cane aho baduhaye ibikoresho bigera ku gihumbi rizodufasha n'imyaka itanu.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kw'shuri iwacu turashima uburongozi ko bwafashe ingingo yo kugisanura, aho cari gisigaye kiboneka nabi cane, catanguye no kumeramwo ivyatsi indani. Ivyo rero birasabwa ko mu gihe bazoba bagisanuye abana bogifata neza kuko ni icabo.

Turasaba dushimitse uburongozi bw'ishure ryacu ko bwotwongerereza ubuzu bwa si urw'umwe, kuko ubuzu bubiri bwonyene ku bana bashika ibihumbi bibiri si bwinshi, kandi ntibunakwiye nta na gato, nico gituma dusavye yuko bodufasha tugashobora kuronka ubukwiye.

Ubushikiranganji bw'Indero burashimira amashure amwe amwe yumvise akamo ko gutera ibiti n'utwatsi dutotahaye mu bibuga vy'amashure; kubera ko bigaragara neza kandi bikazana akayaga keza ku mashure n'abanyeshure. Bakongera bagatera akamo abatarashobora kubikora ngo babikore kuko ni vyiza cane.

turasaba dushimitse ko akazu kasugumwe k'ishure ry'intango ry'imakamba boshobora kuza baragakorera isuku nk'uko vyari bikwiriye kugira ngo abana ntibaze bagire ibibazo biva kw' isuku rike na cane cane ko higa abana bakiri bato

Ishure ry'intango ry'imatongo rifise umunuko utangaje kuko ubuzu bwa sugumwe buherereye iruhande y'abanyagihugu barasaba y'uko boza barabukorera isuku kuko umunuko ntibo wihanganira reka birateye isoni nta woraba.

Aho mubona twari twagiye gushigikira abana twigana bakina umukino w'umupira w'amaboko. Twari twahujwe n'irindi shure ryo mu Cibitoke; Intsinzi yatahukanye twebwe. Turanezerewe cane ntiworaba, eka n'abarongozi barahimbawe.

Ikibuga c' umupira w' amaboko giherereye mu ngagara muya gatatu , aho benshi bataziriye ku kiyoka kinini, uyumunsi haza kubera' umupira w' amaboko wahariwe abanyeshure none haza guhura Gatumba hamwe na Cibitoke ya mbere ngo numunezer' udasanzwe.

Ubwiherero bwishure ryacu burashaje cane twama dusaba abaringozi babidufashe baduhindurire batwubakire ubundi bwiherero bwiza kugira ntiturware inrwara riva kwisuku rike nkamacinya ninzindi nrwara nyinshi kuko twama twabibonye abana benshi bararwaragurika tukabona kovyoba biva kurico kibazo

Umugwi witwa intare userukira umutumba wacu ukina umupira w'amaboko turawushimira cane aho waraye utahukanye intsinzi, ubu umutumba wose turanezerewe eka ntiworaba twumva twobaterura ni ukuri turabatera intege no mu mikino yindi izokurikira baze bigenze neza nk'uko babikoze zen.

Kamariza ari mu bakobwa bake cane bakina umupira w'amaboko w ku mutumbi wacu, ariko uwo mupira yawutanguye kukina kuva akiri muto gushika aho vyamushize mu mugwi nserukira gihugu umuryango wiwe kano kanya urahimbawe cane ntiworaba.

Umugwi igifyera wahuye n'umugwi intare uwu mupira wari unezereye cane, kuko abanyeshure bavyivugiye muri kano kanya bari mu biruhuko barakunze guhura bagakina bakanezerwa, kuko na canecane ivyirwa baba babigejeje kure, kuko bari mu gice ca gatatu rero uyu musi bari banezerewe we, kuko n'ibikorwa vyo muhira bari babihijeje.

Icigwa c'ikarashishi turahagikunda cane mw'isomero iwacu. Iyo kigeze urabona k'umwana wese abar'akanyamuneza. Tuba tunezerewe vyukuri kuko tuba turuhutse ibindi vyigwa vyinshi vyagiye birakurikirana, n'ibiharuro n'ibindi n'ibindi.

Ubushikiranganji bwamagara y’abantu bwaraye butanze ibikoresho atari bike kuri kaminuza nkuru ya Ngozi, kano kanya abanyeshure baho baranezerewe kuberako bari bamaze igihe kitari gito ivyo vyuma bavyiteze, rero nguyu mwanya n’umunezero udasanzwe.

Kw'ishuri ry'ubuvuzi riri mu ntara y'akayanza baramenyesha ko baraye bibwe aho bazindutse mu gaturuturu bagasanga ububati bwahora bubikwamwo imiti burarangaye barasaba yuko abajejwe gukingira amagara y'umunyagihugu boba amaso kugira iyo miti ntizokoreshwe nabi.

Kaminuza yacu yabonye ko uyu musi bikenewe ko abiga mu gisata c'ibijanye n'amaraso bobasohokana hanze bakabona ibwene abandi babigenza na canecane ko abanyagihugu bari ko barayatanga kubayakeneye na bo babiboniraho.

Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buranegura cane amashure amwamwe atagira ibikoresho bikwiriye vyo gushobora kwigisha abana ngo bibahe ubumenyi bubereye, muri kano kanya turavuga ku bantu biga kw'ishure rya Muzye eka bafise ikibazo gikomeye.

Uburongozi bw’ishuri ryacu bunezererewe cane abana bo mugisata co gukora amazi, ukuntu biyumviriye bagakora amazi aho yari yarapfuye mukibanza duhora dufunguriramwo, rero ubwo burongozi bwemeye ko buzoca bubaha agashimwe kumusi wa gatanu igihe c’isaha zitandatu.

Turashimiye uburongozi bw'ishure ryacu yuko bwatewe akamo n'abavyeyi bacu bakakwumvira bagashira ivyo babasavye mu ngiro uyu musi ni ho badushikirije akabati umwana umwe umwe wese kw'ishure ategerezwa kubikamwo ibikoresho vyiwe vy'ishure na canecane ivyo dukoresha mu kwiyungura ubume ani.

Uyu munsi twagendeye kuri kaminuza y' i Ngozi, dusanga abiga mu gisata c' ubuvuzi nta mwanya bafise kuko bariko bariga cane cane ivyerekeye no gukora imiti, none turababaza ingene bigenda baratubwira yuko ariho bakibitangura ico cirwa batari bwa kinonosore.

Mu mwaka uheze, twari twarasabye abagira neza babishoboye ko boturonsa amabombo meza cane y'ikizungu kuko ayo twari dufise yari acafuye, isuku rike ni ryo ryari riharangwa uyu munsi twayashekirijwe icese natwe turabashimira bimwe bivuye ku mutima, barakaronka ivyo batanga n'ivyo basigarana.

Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, buri n'iteka ridasanzwe ryo gushimira abanyagihugu bose kukamo bumvise ko kwicancisha urukingo rwa covide ya cumi n'icenda, uyu munsi tuvugana turi ku ntambwe ishimishije mu bihugu vyose vya rutura, reka no mu bihugu duhana imbibe turi abambere.

ivyo mubona n'imiti yaraye ifashwe mu ntara ya Gitega, abo bayifatanye bavuze ko bayihawe n'abana biga kw'ishure ryisumbuye ryaho mu gisagara, rero bariko baragerageza kubaza ingene ivyo bintu vyagenze ntibaramenye ivyarivyo.

Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasavye bushimitse yuko amashure amwe amwe afise umazu y'amahinguriro akora imiti, yuko yoza araraba neza kuko hariko harasohoka imiti itameze neza muri kino gihe na cane cyane yataye igihe.

Icigwa kijanye n'ivyo umuyaga nkuba kabura aragikunda cane, kuko mwishure akunze no kuba uwa mbere muri ico cigwa, eka niyo dutashe arasigara akadusigurira kuko ni umwana mwiza, aciye ubwenge.

Mw'isomero iwacu dufise umunyeshuri yitwa Karori. N'umwana mwiza aratwitaho, aradusubiriramwo, canecane mu cigwa c'umuyagankuba wa kijambere. Aravyumva, arabitahura, arafata akanya n'igihe, twebwe tutashoboye kuvyumva neza, akadusigurira kugira turonke ico twandika.

Ikibanza turabiramwo ivyo ubuhinga kw'ishuri wacu kirakenewe gusanurwa barasabwa yuko abigisha canke abanyeshure bakeneye gufasha muri ico gikorwa bokwiyandikisha ku musi wejo kugira ibikorwa bize bitangure ku musi wa gatandatu murakoze.

umuganga timoteyo ku mutumba wacu turamukunda cane aritanga aradufasha reka n'abo abantu babiri mubona bari kumwe barabagwayi mu minsi ya hera barashima imana ko bakize kandi muganga yarabafashije cane bimwe bivuye ku mutima baramushimira kuko akora ibikorwa vyiza

Twebwe abanyeshure bo kw’ishure iwacu turasaba dushimitse ko uburongozi bwodufasha buka twongerereza ibitabo vyinshi cane mw’isomero ry’ibitabo, kuko biraca keshe. Kano kanya turabona yuko hari ibibuze cane nk’ivyerekeye ibiharuro canke ivyerekeye indimi vyose tubona arikibazo kubironka muri kano kanya.

Turashimye ko mu mwaka uheze twari twarateye akamo yuko botwongera ibitabo mu cigwa cacu c'icongereza, none uwu musi turashima yuko, icongereza cagiye ku rundi rwego, kuko kare vyaratugora cane ariko ubu turafashijwe cane.

Uyu musi unwigisha wacu wikimenyesha ntara yatuzaniye ikarata yuburundi atwereka ikarata yisi yose atwereka numubumbe wisi aho tutari bwarikubite nijisho ntanamba rero uyo musi umunyeshure wese twigana aranezerewe cane gose ntiworaba

Umwigisha yigisha inyigisho menyeshantara mw'ishure iwacu turamukunda twamushimiye cane kuko yaduhaye icigwa gishasha co kumenya ibihimba bigize umubiri w'umuntu. Ni irya mbere twari tubikubise ijisho, eka twatangaye cane kuko benshi muri twebwe ni irya mbere twari tubibonye.

Turashimiye uburongozi bw'ishure ryacu ko bwaturonkeje ikindi kibanza cogusomeramwo ibitabo, kubera aho twahora dufise hari hato cane, abanyeshure nabo ugasanga ni benshi bakeneye kubisoma muruwo mwanya tukabura ingene tuhakwigwa.

Ishure rishasha rya mutobo rirashimiye radiyo Mariya aho yaraye ituronkeje ibitabo bishasha, amakaye y'ubuntu. Bigiye kutworohera gukurikirana ivyigwa ataco twinona. Natwe twizeye ko tuzoronka umwimbu utangaje uyu mwaka.

Mu gitondo ca kareni ho twaramutse dukora isuku imbere y'ishure ryacu eka ivyatsi vyari vya rihaye ibara vyari vyinshi cane ku buryo n'abigisha ba haca bakaturi abijisho, ariko natwe uyu musi twagerageje mu gatondo ka kare tuzinduka twakora isuku eka namwe murabona yuko hasa neza.

Ico kibanza niho dukinira agapira mugitondo tugishika kw'ishure mugihe tutaratangura ivyigwa, turanezerewe cane ko batwemereye kuzoza turahakinira kenshi gashoboka mugihe bahora baratwankiye, rero uyumusi badusavye yuko twobandanya kuhakinira mugihe tugiye turahakorera isuku.

Ababyeyi barereye kw'ishure rito rya Buyenzi, barasaba uburongozi bw'iryo shure ,kw'aho abana bakinira iyo bari mu karuhuko, ko bohatera ubwatsi buremvye ,kubera abana bataha bakungutse cane ku mavi , bigatera umutima uhagaze abavyeyi.

Uyumusi intebe twicarako turi mwishure twasavye yuko ababishoboye bozigirira isuku kugira bashobore kugura irangi ryokuzisiga kuberako zisa nabi izindi bagiye barazandikako ibintu atari vyiza

Turashimiye uburongozi bwacu yuko bwaduhaye ikibuga c'umupira w'amaboko ciza kibereye ijisho cakijambere kigezweho, nukuri ubu dushoboye gutsindwa, ntituzosubira kwitwaza ngo twabuze aho twimenyerereza.

Abanyeshure bintango rya buterere barashimira abarongozi babo yuko babongereje bakumva akamaro kabo babateye kuko kare bahora bicara kuntebe arinkabana batandatu canke nkumunani bikaba vyari bigoye cane ariko ubu bakaba bicara ari babiri

Turamenyesha uburongozi yuko ibiharuro biriko biratugora cane mwishure iwacu ryumwaka wicenda, kubera twagiye turagira ibibazo abigisha bagiye barahindagurika, uwatwigishije igice cambere siwe yatwigishije mugice cakabiri.

Aho mubona hashashije ni mw'isomero ry'ibitabo kw'ishure iwacu, tuhibuka dutera akamo yuko abagira neza bodufasha tukaronka ibitabo vy'ururimi rw'icongereza, ururimi rw'igifaransa, eka tukongererezwa n'ibitabo vy'ururimi rw'ikirundi n'ivy'ibiharuro, bakaba barabidukoreye, turabashimiye cane.

Abavyeyi barereye kw'ishure ry'intango ryo mu Kabezi barasaba abarongozi biryo shure yuko bobubakira uruhome rw'ishure kuberako abana iyo bariko barakina, barajabuka ibarabara nk'iyo umupira uguye hariya hakurya, ugasanga imodoka zihatswe kubagonga.

Kw'ishure ry'intango riri mu kinama kw'ibarabara rya mbere uyu munsi niho twagiye gukinira urukino rw'umupira w'amaboko tukaba twanezerewe cane dusaze ikibuga cabo gisa neza twababajije ingene babigeza batubwira yuko isuku arico kintu ca mbere bashira imbere yavyose.

Uyumunsi niho batumanikiy' amanota twarons' umwaka wose, twatangaye cane kw' abana bo mu mwaka w' icumi bakoz' ikibazo ca Leta babay' abambere kwishure ryose, nibo bashoboye gutahukan' agashimwe k' umwaka

Aho hambere hahise, umwana zi kubanga umupira w'ikibangano canke akaba awutunze muhira, ryari iteka ridasanzwe mu bandi bana bagenzi be kuberako uwo mwana ntaco yasaba ngo akibure kuberako yitwaza uwo mupira muvyo akeneye vyose.

Twasanze kw'ishure ry'intango ry i Ngozi abana batonze imirongo, ntitwari tuzi ivyabaye, ariko dusanga bariko babaha amanota y'igice ca kabiri, abana bari banezerewe kubera ko babitoye kuva ku mwana wa mbere gushika kuwa gatanu babaha agashimwe.

Uyu musi n'umunezero udasanzwe kuko niho twashoboye kwegeranya amahera angana n'umuriyoni n'amajana atanu yari yemewe kugira ashobore gusanura uruhome rw'ishure ryacu no kurusiga kugira rubandanye rusa neza, turashimiye abitanze n'abatashoboye kuyaronka eka ntakibazo mushire umutima mu nda n'amahoro menshi cane.

Kw'ishure ry'intango ryitiriwe mutima mweranda, uno musi abana ntibashoboye kuza kw'ishure, kubera yuko imvura yazindutse iragwa mu mihingo itandukanye, abigisha babo baciye baguma bicaye mw'ishure babarindiriye, none batashe atanumwe ashoboye kuhashira.

Uyu musi uburongozi bw'ishure ryacu bwatumenyesheje yuko abagira neza baduhaye imfashanyo ry'amakaye ibitabo eka vyinshi cane nk'uko muri ko murabibona kuri iyo sanamu eka abanyeshure baranezerewe cane, kandi uyu musi ni ho tuza kubishikirizwa.

Kwishure ryintango riri mucibitoke carugombo abavyeyi baharereye barasaba uburongozi bwiryoshure yuko bwofasha abanyeshure bugateragira utwatsi turemvye kuko abana iyo baguye hasi bashika bacapfuye kandi abana bato murabizi kobitokunda kobaguma hamwe

Aho mubona n' imbere yishure ryacu imvura yaraye yihaye inkumbi kuko inkukura yaratwaje abana bagize ikibazo cogushika kwishure mugatondo duca dusabwa yuko imifurege iringaho imbere yishure twoyizibura kugira ntihasubira kuba ikibazo nkicaraye kibaye.

Uyu munsi mw'isomero ry'abana biga mu mwaka wa gatatu mw'ishure ry'intango ry'i Bukeye, baraye bemeje yuko bagiye kugura irangi kugira bashobore gusiga intebe zagiye zirononwa na bamwe bamwe hagati muri bo bagiye bashushanyako ibintu bitaja ntibize.

Petero ni umwana w'umwete cane, nta mwanya afise woguta, iyo avuye kw'ishure ageze muhira, arafata akanya agashobora gufungura, ahejeje gufungura agaca yifatira ibikoresho vyiwe vy'ishure agasubiramwo ivyo bamwigishije.

Ishure ry' intango riri mu Bwiza kw' ibarabara rya mbere rirasaba ko abajejwe ivy' amazi cane cane abayakora , ko bobafasha kugirango baronke amazi baramaze hafi amezi abiri atanima bariko barabona ivyo bibateye umutima uhagaze kuko bashobora kuhandurira ingwara ziva kw' isuku rike, abanyeshure n' abigisha.

Aho umubona ni ishure ritoyi rya igihahe rirasaba yuko abavyeyi bozana abana babo bakabandikisha, kuko ibibanza biracariho murikano kanyu atuvugana hari ibibanza amajana atanu eka nti mwogira ikibazo muje kwiyandikisha n'ababakira barahari babateze yompi.

Kwishure ry’intango riri murutovu uburongozi bwaryo burasaba abigisha yuko bokwitwararika abana babo mugihe bavuye gukina hanze mukaruhuko, kubera abana batobato bo mumwaka wambere no muwakabiri bashobora gutakara umwanya wariwo wose batabitayeho.

Kwishure ryitiriwe Matutina riri mu gisagara ca bujumbura, kuv' igihe c'isah' imwe y'igitondo, hari habonek' agacerere kadasanzwe, kuber' abana biga mu mwaka wa gatandatu bariko bakor' ikibazo ca Leta.

Birababaje nk'abanyeshure kubona uwundi mwana abavyeyi bamuha ibintu vyo kudandaza mu gihe c'ishure nk'uba ukigeme twamubonye igihe c'isaha zine aje kw'ishure azanye imyumba ati avuye kudandaza itari bwa here.

Aho twaciye kare kwishure ryintango imatongo twasanze umwigisha yitije ijambo ubukene yabwiye abana ngo baricagagure vyari biboroheye kubera yuko abana bintango cane cane bo mumwaka wa kabiri batomenye ubukene ivyarivyo

Uyu musi twaganirije umurongozi w'ishure ry'intango riri mu ngagara mu'y'indwi turamubaza kuvyerekeye isuku turiko turahabona batubwira ati isuku riringa nta kendi rivako atari uko abanyeshure banje nabaganirije baranyumvira barabikurikiza babifata nka nkama.

Uyu musi kw'ishure iwacu habaye amahiganwa y'ugushushanya, Karori niwe munyeshure wa mbere yashushanije neza aho mubona yashushanije ku ruhome abanje kuhasiga akarangi kera none babimuhereye agashimwe, azokaronswa ejo ku muhingamo.

Ni umunezero udasanzwe ko mugihugu cose baronkejwe ibitabu bishasha vy'ibiharuro, ubu abahora basangira igitabo kimwe ari abana batandatu canke umunani, umunyeshure umwumwe wese agiye kuronka icitabu ciwe niko ubushikiranganji bw'indero bwatumenyesheje.

Umurongozi w'ishuri ryacu arateye akamo umwana wese yiga kw'ishure iwacu, y'uko yokwitwararika ivyerekeye ibintu vy'isuku, kuko kano kanya bafashe abana mirongo ibiri, bata ibipapuro hanze inuma y'amadirisha, bakaba bagiye kubaha igihano kibakwiriye.

Ishure rikuru rya Carama rimaze igihe ryugaye kubera ko abana bamaze iminsi bidogera abigisha, na canecane uburongozi ngo ntibubafata neza, kubera ko iyo hageze akanya ko kuruhuka ntibabaha ako kanya.

Ishure ry'intango ry'Imatongo, rirasaba uburongozi na cane cane abona bifuza kubafasha babishoboye, ko bobubakira amashure ya kijambere kubera ayo bafise ubu arashaje, arava, amadirisha yaramenetse, eka ntibafise uko bobivuga.

Uburongozi bw'ishure ryacu burasaba ko umwana wese yiga kuri rino shure, yomenya ingene akoresha amazi kugira ntituze turayasesagura. Hari abana baza bakogera kw'ishure, canke benshi bakoga bahejeje gukina agapira mu gatondo, imbere yuko baja mw'ishure.

Uyu munsi abana bashoboye kuronka amanota make cane mu cigwa c'ugushushanya, aho bavuze ngo bashushanye inzu ariko benshi ntibabitahura kuko biyumviriye yuko bababwiye inzu ya mitego ariko bashaka kubabwira inzu ya kijambere.

Ikibanza abigisha bacu bakunze kwicaramwo mu kanya kakaruhuko canke igihe bariko bategura ikibazo haraye hibwemwo ibitari bike abana bikekamwo bashika batanu canke batandatu bariko barafata kugira bashobore kumenya ivyabaye mu riryo joro ryahise.

Abavyeyi barereye kw'ishure ry'intango ryo mu Kibenga barashimira uburongozi bwiryo Shure, ko bwiyumviriye nacane cane kubana babo bakabazanira Ibikoresho abana bakinirako nk'uruvuma rw'ikizungu, bakabazanira nibindi n'ibindi.

Kw'ishure ry'intango ryo Kurusama abanyeshure n'abigisha barasaba uburongozi bw'iryo shure ko bwobasakarira amashure amwamwe kubera ko ava iyo imvura yaguye ,eka n'izuba iyo ryatse ari ryinshi imishwarara y'izuba irinjira mw'ishure ugasanga ntibariko barakurikira neza.

Ururimi rw'icongereza ruri mucigwa kitugora cane kwishure iwacu kubera twagiye turagira ikibazo c'ababitwigisha ariko uyumusi twaronse umwigisha mushasha turizeye yuko bigiye kugenda neza.

Uyu musi kw'ishure ry'intangory'ibusega baranezerewe cane mu mwaka wa gatatu, kuko umwegisha w'ibiharuro yaberetse ibintu bataribwabone yazanye uducamurongoba ni ryo rya mbere bari badukubise ijisho abereka isaha ni rya mbere bari bayibonye none ni umunezero udasanzwe.

Uyu musi abana biga mumeaka wa gatatu ntibashoboye kwiga kuberako igufuri bugaza uwo muryango w'ishure ryabo bari bawuvuniyemwo udukubuzo, abandi bavuniramwo ibiti kugira ntibashobore kwinjira, murazi ko abana baba badakunda ishure cane.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Ruyigi twari twahagendeye uyu musi mu gatondo ka kare, dusanga bari mu gikorwa co kwandika abana bashasha ariko ibibanza ntibiva aho biri. Barahimiriza abavyeyi yuko boza ari benshi kwandikisha abana babo.

Biratangaje cane kuko twashitse kw'ishure uyumunsi dusanga akabati twahora tubikamwo ibitabo karagaragara, twagerageje kubaza abanyeshure biga muri rino shure baravuga yuko ivyobintu batabizi bakeneye ahubwo kumenya umuntu yabivye ibitabo vyabo.

Kwishure ryintango ryo kumutakura uburongozi bwiryo shure burasaba abavyeyi yuko bokwitwararika ivyerekeye kuza gutora abana kumasaha kubera yuko abavyeyi bataza kumasaha bigora abigisha baguma baraririye abana kugire ntihagire ico baba.

Abavyeyi barereye kw'ishuri ry'intango rya kinyami yambere barasaba abarongozi biryoshure yuko bobwira abana ko kwonona amazi atari vyiza. Kuberako iyobashitse muhira bibaza yuko bakiri kw'ishure ugasanga amazi bayonona cokimwe nkuko bakora kw'ishure.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Kirundo mu mwaka wa kabiri, ntibashoboye kwiga uyu musi, kubera igufuri bahora bugaza umuryango, bayishizemwo ibiti sinzi uwavuniyemwo udukubuzo, none uyu musi wose uheze badashoboye kwiga ngira bazokwiga ejo.

Uburongozi bw'ishure ry'intango ryo mu Kabezi buramenyesha abana bahora baja gukinira ku bikoresho bari barabubakiye ko bobangira gatoyi kubera ko ivyo bikoresho muri kano kanya ntibimeze neza, bishaka kubomoka. Rero, ku bw’amagara yabo canke umutekano wabo, bobihagarika mu maguru masha.

Uyumunsi twagendeye abana bo mumwaka wambere w'amashure y'intango muri Bukirasazi dusanga n'abana baciye ubwenge kuko ivyo baba shushanirije vyose haba mu Gifaransa canke mu Kirundi bavyumva bakanabitahura bakongera bakavyerekana.

Ishure ry'intango ryo mw'ijenda rirashimira abagira neza na canecane imvukira ryo muri yo ntara ko babashoboje kubaha ibikoresho abana bakoresha mu gukina na canecane uruvuma rw'ikizungu, ubu basigaye bafise abana baranezerewe cane.

Ishure ry'intango riri mu Rumonge iyo uravye abana bahiga urabona ko abana bahiga bahakunze kubera hari agatutu iyo bariko barakina usanga uruzuba atari rwinshi ibiti bahateye nivyinshi cane navyo birabafasha abavyeyi babo bana baranezerew Cane Kubera usanga nabana batabagora iyo babatwaye kw'ishure.

Abavyeyi turereye kw'ishure ry'intango ryo mu Ngagara, turasaba uburongozi bw'iryo shure ko bwotandukanya utuzu twa surwumwe n'amabombo kubera ko abana bacu boshobora kugwara indwara ziva kw'isuku rike nk'amacinya n'izindi n'izindi usanga zifatira kw'isuku rike.

Ishure ry'intangoriri mu kamenge ya mbere baranezerewe cane ko babubakiye amashure meza ari mu kibanza ciza cane akayaga akava ku nkengera y'ikiyaga, ariko se ahama igitutu na co kikwakira kuva ukiriku muryango w'iryo shure.

Ishure ritoyi ry'i Matongo rirasaba ubufasha na canecane ubushikiranganji bw'indero ko bwoshobora kububakira ayandi mashure kubera usanga mw'ishure rimwe ari abana amajana abiri, bari bakwiye kuba ari abana batarenga mirongo itanu, none barasaba yuko bobagirira neza, bakubaka ayandi mashure mashasha.

Uyu musi kw'ishure iwacu baduhaye inkuru nziza yuko bazanye akaguriro iruhande yaho duhora dukinira umupira, umwana wese ashaka kugura ikintu mu kanya k'akaruhuko azokigura nta kibazo ntituzorinda kuza turasohoka tugenda kubigurira hanze.

Uburunguzi bw'ishure ry'intango ryo mu gatumba burasaba abanyeshure yuko umwaka bukina cane bakarushiriza umwaka uheze, kuko bazanye ibikombe atari bike none ngo bakeneye ibirenze vyo muri kano kanya abanyeshure barasaba akanya gakwiye kukwimenyereza kurusharia izaho.

Mw'ishure ry'intango mu mwaka wa kabiri uyu musi niho batanguye kwiga imperekeranya. Abana batangaye cane kubera ntibari bazi yuko ivyo bintu bibaho, ingene vyandikwa. Bahora bumva bavuga gusa ntibamenye ingene bashobora kuvyandika.

Uburongozi bw'ishure ry'intango ryo mu Carama ya mbere, burasaba ababishoboye, ko boza kw'ifatanya nabo ku musi wa gatandatu bafise ibikorwa rusangi, bakazosanura ibiro vy'umurongozi w'iryo shure, kubera ko birava iyo ariko arakora, usanga amazi yinjiye ku bitabo vyiwe.

Umunyeshure Kabwa aciye ubwenge cane arazi ibintu vyereyeke n'ibinyabwonko iyi ashitse ku mutumba iwacu avuye mu gisagara ca Bujumbura araza akabitwigisha twebwe tutashoboye kugera ku ntebe y'ishure kandi turabitahura bikadufasha mu buzima bwa minsi yose.

Ibinyabwonko ni ibikoresho ngirakamaro na cane cane mur'iki gihe ca none. Turashimiye uburongozi bw'ishure ryacu ko bwabiduhaye kandi tubifashe neza nk'uko babidusavye. Abavyeyi nabo birabanezera cane k'ubu ubwenge dusigaye dufise ari bwinshi cane kuva dutanguye kubikoresha.

Turashimiye uburongozi bw' ishure ryacu bwo bwiyumviriye bukazana ico kubikamwo amazi akwiye, kubera turabura amazi igihe kinini cane kw'ishure ugasanga amasazi ni yo aduma aho tunywa amazi canke mubuzu bwa sugumwe.

Turanezerewe cane eka ntitworonka ingene tubisigura ukuntu abarongozi ba turonkeje umuryango w mushasha w'ishure n'amadirisha yari yaramenaguritse bakaba babidukoreye neza nk'uko twabibasavye ni ukuri turanezerewe cane nta woreka gushima iyo umuntu akugiriye neza.

Ibiro vy'umurongozi w'ishure ryacu ni vyiza cane ntiworaba bibereye ijisho hari abana biga mu mwaka w'icenda batoye yuko bazokwama babikora isuku uko bukeye uko bwije, kubera ko usanga abo bana bagorana mw'ishure ni co gihano babonye bobaha.

Biraryoshe cane kubona Abemeye gufasha ishure ry'intango ryo Mukabezi, mukububakira amashure meza cane ateye igomwe, agerekeranyeko ntanivyo Bari bamenyereye, none uyumusi n'umunezero udasanzwe kuva kubarongozi, abigisha eka mbere n'abanyeshure.

Ishure ry'intango riri mwi Tenga ,riramenyesha abantu baca Kuri iryo Shure iruhande yaryo batwara amamodokari ,amapikipiki, Eka namakinga ko boza bararabanneza ntibagonge abana kubera ko ataruhome rwishure barashirako rero birabateye umutima uhagaze.

Ishure ry' intango ryo mu Kabezi risa neza cane, uriko ukariraba ribereye ijisho, kuko iyo uhagaze hejuru ukariraba hasi, ingene abana bakina bidagadura, urabona ko babikunze cane kuko n' abavyeyi babo, baravuga y'uko abana iyo bashitse muhira atakindi bababwire atari umunezero.

Ishure ry'intango ryo mu Rutegama rirsaba abishoboye nkuko bahora bafasha ayandi mashure ko bobubakira amashure meza ya kijambere Kubera ko ayo bafise ubu nayakera Cane yubatswe kuba biligi none arava rimwe na rimwe bikabagora kwiga bamez neza.

Uyu musi mw'ishure ry'intango ryubuyogoma umwigisha yigisha icirwa menyeshantara yigishije abana biwe bo mumwaka wa kabiri yuko abantu bagize umuryango ari Data na Mama nabana eka na Sokuru na Nyokuru ntiyabibagiwe.

Mugihe hasigaye umwanya muto cane nkuwo urume rumara abarongozi b'ishure ryimumicuko ryitiriwe Abamarayika riri mungagara basaba ko abavyeyi bonyaruka kwandikisha abana babo kuko ibibanza biraharuye.

Turashimye cane uburongozi bwo kw'ishure rito rya Muzye ko ryashoboye guha ibinyabwonko abana bose biga kuri iryo shure kano kanya bose barafise umwumwe wese ico ashobora gukoresha ivyo bamuhaye kw'ishure na cane cane imyimenyerezo. Abavyeyi barabikunze cane.

Biragarara ko inzugi zutuzu twa sugume twishure ryintango ryikarusi twamaze kumera nabi twebwe abavyeyi bibibondo turasaba tudahengeshanya yuko uburongozi bwobirabira hafi kuko birateye isoni abana bacu nibaze bagire ikibazo kuriryo shure

Kwishuri wacu haraye hatanzwe itangazo ryuko aho twahora dukinira uruvuma hafise ikibazo gikomeye cane abana bohitondera rwose, kuko barashobora kugira ikibazo gasanga baravunitse, kubera ko ivyuma twahoradukinirako bidafashe neza.

Turashimiye uburongozi bishure ko bwadushoboje kudushikiriza inyubakwa nshasha tuzoza turigiramwo nacane cane dukoreramwo ibibazo kuko haragutse cane ntiworaba turashimiye cane abadushikiye imbere bakadusabira ivyiza nkivyo ntakindi twobabwira atari murakoze

Kutumviriza amakuru sikintu ciza kuko uyumunsi nagiye kw'ishure ,nsanga Nije jenyine ndi mwishure ,ndabiye mwidirisha nsanga riragara niyumvira icabaye ndakibura ariko ntashe ca nsanga nakaruhuko sinabimenya Eka vyambabaje cane umwanya nataye narigufuma mba niryamiye.

Uburongozi bw'ishure ry'intangoyo mu mirango ya mbere baramenyesha abavyeyi bataraza kwandikisha abana kuri iryo shure ko bonyaruka ibibanza biracariho nw'ishure ryiza cane rifata neza abana bagagira, naho gukinira hakwiye eka na bimwe bita uruvuma rw'ikizungu rurahari i.

Uburongozi bwishure ryacu ,buratera akamo ababijejwe Yuko bogira ikintu bashobora kubafasha muvyerekeye kwimuka kuko turacakeneye uburyo butari kuko biragaragara ko ikibanza dufise arigito cane turakeneye kwagukirwa guhera uyumunsi turasaba uwoba abishoboye ko yodufata mumugongo.

Kwishure ryintango ryo mu kigobe uyumunsi hari inama yabavyeyi twahashitse duhasanga hari akayaga keza agatutu keza eka ntiworaba twaciye twumva tuhakunze dutumirira numubyeyi wese afise umwana ashaka kwiga kur'iryoshure ko yohashika ibibanza biracariho kuko baracari muntango y'umwaka.

Ishure ry' intango ryitiriwe Umuganwa Rudoviko Rwagasore, uburongozi buramenyesha abavyeyi bafise abana bashaka kwiyandikisha gutangura ishure, ko bobazana kuva ku munsi wambere ibibanza ni bike cane. Munyaruke kuko mwosanga mwacerewe.

Kw'ishure ry'intango ryo mu kinindo uyu musi iharangwa agacerere gakomeye cane, kubera abana bo mu mwaka wa gatandatu bariko baritegurira ikibazo ca leta baravuga yuko uwu mwaka ata gisivya ari bo bazoba aba mbere mu gihugu cose, kandi ngo bazobishikako.

Mw'ikomine ya Rutegama ishure rikuru ry'uburaro riramenyesha yuko rifise ikibazo, iyo banikiye impuzu abanyagihugu baryegereye basanga bazivye, rero barakeneye yuko bobaha ababararira canke bararira ibintu vyabo kuko bamaze kubura ibitari bike.

Twazindutse turabira hamwe n'abaturongoye yuko botwongerereza amasaha y'iyinga tukiga vyinshi cane kugira durabe yuko umwaka twowegeze imbere, kuko twasanze hari umwanya duta cane, kuko bari baraduhaye akaruhuko kawiri mu musi, ariko uyu musi twasavye ko bogira rimwe.

Turashimye bimwe vuye ku mutima ko abagira neza ku mutumbi wacu baturonkeje intebe zingana n'amajana atanu uyu munsi nta mwana azusubira kwicara hasi mu gihe ariko ariga kuko birabatera umutima mubi no mu gihe bariko bariga ugasanga ntibaguwe neza.

Ibiharuro ni icirwa gikomeye cane girakamaro, ariko abana benshi ntibabitahura barabaza yuko bogira umuntu yoza arabasigurira igihe batashoboye kuronka akanya gakwiye ko gushobora kuvyiga ngo babishobore none twa muronse, ubu n'amahoro.

Abanyeshure biga mu mwaka w'intango w'ibusiga, bo mu mwaka wa gatatu ,uyu munsi bariko biga ivyerekeye amasaha, bakaba babajije cane umwigisha ingene agashinge kari kuri gatatu, bovuga ngo nisaha icenda akari kw'icenda bakavuga ngo nisaha zitatu.

Aho ni uyu munsi mu gatondo aho abana babirukanye kw'shure ritoyi rya. Muzye uyu munsi Abanyeshure batashe hatageze ari benshi abavyeyi bakaba bidogera cane uburongozi bw'iryo shure, kubera ko na bo badashobora kubaha akanya gakwiriye ko kurondera amahera y'ishure.

Abanyeshure bo mu mwaka w'umunani bo kw'ishure ryisumbuye ry'i Gaheha batwenze baruma mu gihe bariko bariga icongereza kubera ko hari umwana yagiye imbere abakinira agakinomu congereza ibintu yavuze eka kari akahomamunwa.

Twamye turaganira n'abana biga mu mwaka wa kane kw'ishure ry'intango rya Bukirasazi baravuga ko uburongozi bw'ishure babushimira cane kuko babaronkeje ibitabo vyinshi uwu mwaka aho bahorana bibiri vyi biharuro na bine vyi Kirundi ariko uyu munsi ngo umunyeshure wese afise igitabo ciwe.

Ni kenshi cane umwigisha atwibutsa gutahana ibikoresho twazanye kw'ishure ariko hari umwana yitwa Kabura akunda kuvyibagira cane ehe raba uyu munsi yibagiriye agacamurongo ku ntebe yiwe, sinzi abavyeyi biwe ico aza kubasigurira.

Iyo uri ku ishure ry'intango riri mu bukeye aho benshi bita kwa buragane .Ugahagarara hejuru ukaraba hasi ubona abana bariko barakina banezerewe cane kubera abaheruka kuronka ibikinisho vyavuye mu makungu byo gushobora kuza barakina mu kanya k'akaruhuko none umunezero ni wose cane.

Uyu munsi ku ishure gitiriwe sitere matutina twahagendeye dusanga abigisha bo mu mihingo yose niho bariko barakosorera ikibazo ca reta twabaganirije baratubwira ko abana bigenjeje neza babitoye ata kibazo nko mumwaka uheze.

Uyu munsi ku ishuri wacu uharanzwe agacerere gakomeye cane ,kuko abana bose muri rusangi bari bamanutse mu mirima kugosora ikawa ,abandi bakayitobora ivyo bintu vyari binezereje cane kuko benshi muri twebwe ni irya mbere twari tubibonye kandi vyatunezereye kuko ni umwimbu mwiza cane ishure rigeze ko uwu mwaka.

Uyu musi kw'ishure ry'intango ryo mu Kajaga baranezerewe cane kuberako basimvye imanga, hari imodoka yagonze umuryango mukuru abanyeshure bakunda gucamwo ariko nta mwana n'umwe yahakomerekeye canke ngo ahasige ubuzima, ubu baranezerewe ntiworaba.

Nk'uko benshi twari tuvyiteguriye kubona urukino rw'umupira w'amaboko ruza guhuza Gatumba na Nyakabika ya mbere kuri iki kibuga co mw'ijabe kandi mukanya tubona imvura ari nyinshi igirigwe ntituzi yuko urukino ruza kuba canke bazogwegeza inyuma.

Iki giti mubona kiriko inkengeri tuvuza kwishure kimaze imyaka myinshi cane abavyeyi barasavye uburongozi yuko bwobafasha bakacicira kubera ko bafise impungenge ku bana babo kizohava kibagwako umunsi umwe kubera ko gishaje cane ngo bazorabe babibakorere bazoba bakoze cane.

kw'ishure ryitiriwe umwami ntare rushatsi kano kanya bashoboye kwugara umuryango w'inyuma aho abana bahora baca mu gutaha kuberako hatewe udukoko twitwa inkende ngo dushobora gukomeretsa abana mugihe bahaciye baca bahitamwo kuhugara.

Turashimiye bimwe bivuye kumutima uburongozi bw'ishure ryacu ko bwadusigiye akarangi amashure, none ubu ubwihweje urabona yuko asa namashasha bongera baranadusakarira ahahora hava ubu twiga tuguwe neza.

kw'ishuri ry'intango riri mu gihosha uyu munsi twabagendeye aho bari bahejeje kubwira amanota abana, turaganira n'abavyeyi bamwe bamwe bari baherekeje abana babo baratubwira ko banezerewe cane kubera umwimbu abana batahanye uyu mwaka ngo n'umwimbu mwiza cane barasaba abigisha guhora uko.

Ku ishure ry'intango ryo Ku Rubaho barashimira uburongozi ko bwiyumviriye ku bana bantaho nikora babagurira amakaye n'ibitabo bazoshobora gukoresha uwu mwaka ngo ntakindi bumva bovuga atari kubashimira ngo canecane bizobatera umwete wo kwiga neza muruwu mwaka utanguye.

Kwishure ry'intango riri mungangara yakabiri harangwa n'amashure acafuye kandi ashaje cane, abavyeyi barereye kwiryoshure barasaba uburongozi ko bwosanura ayo mashure mumaguru masha kugiran abana ntibazohave bagira ikibazo.

Icigwa c'ibiharuro ni ciza cane mu gihe cane cane ubitahura, Kabura ni we munyeshure dufise mw'ishure iwacu ashobora kuvyumva kurusha abandi, iyo dutashe, abatabitahuye arasigara agashobora kubatahuza mu gihe babikeneye.

Eka ntiwohora uraraba, imirima ikikuje ishure ryacu. Ni imirima myiza cane iteye igomwe. Abadusabye yuko twoza turahaca kenshi tubagarira ibigori vyahatewe n'ibiyoba vyahatewe, kano kanya turiko turimbura ibitari bike turanezerewe.

uyumunsi twe n'abana twigana twatangaye cane kuko umwigisha atwigisha icigwa menyeshantara yatubwiye yuko twovuga ibikoresho bakoresha iyo bariko bararima tukabivuga mu rurimi rw'ikinyamazuru c'icongereza rero vyadutaye kuw'amazi ariko twize turamenya

Kw'ishure ry'intango riri mu Gihosha, uyu musi habonetse ibiduga bitwara iyarara, hari igiti kiri iruhande y'iryo shure niho abana bahora bata iyarara tubikeje abigisha na cane cane abavyeyi babo bana basavye uburongozi ko bokura iryo yarara kuberako amagara y'abana babo yohava atosekara.

Umwigisha wacu wicigwa menyeshantara kabudesiya ameze neza cane turamukunda uyumusi yatwigishije kuvyerekeye umubumbe w'isi amerekezo y'isi ntamunyeshure numwe atatangaye kuko ico gikoresho niryambere twari tugikubise ijisho.

N'umunezero udasanzwe kw'ishure rya buhonga aka kanya tuvugana aho abanyeshure bo kwishure ryisumbuye bari baje gukorera ikibazo hano kw'ishure ritoyi rya buhonga, abana batoyi bo mumashure mato mato bakaba bariko bakinira hanze kugira bashobore gutanga ikibanza ca bakuru babo.

Ishure ry'imicuko ryitiriwe Ikirezi, riri Bujumbura mu gisagara ca Kanyosha. kano kanya, ririko rirahimiriza abavyeyi ko boza kwandikisha abana b'abo, usamaye ,wosanga ibibanza babikumaranye, kuko n'ishure ryiza cane ririko ryirukirwa n'abantu benshi.

Ishure ryo mu gitaza rirashimira abagira neza ko bameye kubaha imfashanyo kugira bashoboreye kurisanura aho bari bavyipfuza bari bamaze igihe kinini bagerageza, ariko vyariabataye ku wo amazi rero ku bwo ibikoresho vyiza bishasha baheruka kuronka barashima bavuga yuko uwu mwaka ata kibuzae giye gushira mu ngiro ivyo bari bariyemeje.

Abanyeshure bo kw'ishure rito ry'i Musongati ntibigeze biga uyu munsi. Ku mvo nyamukuru y'uko abigisha bagiye muri yegereyegere ngo bashaka yuko agahembo kabo kaduzwa ku ntambwe ishimishije kuko ngo nabo nyene ngo baritanga cane.

Umwana wakabura arangwanubwira bwinshi arabitora cane mw'isomero eka ni yashitse muhira arabisubiramwo akabifatira umwanya ukwiriye, ni co gituma iyo bazanye amanota usanga afise amanota abereye ijinshi.

Turashimiye umurongozi yatwiyumviriyeko aratwubakira amashure meza, aho twari twasavye ko bodusanurira ariko ntibavyumva barica amatwi. Uwumunsi rero twatanguye ishure dusanga hari ivyiyongereyeko ishure ryiza namwe murashobora kuribona hariya inyuma n'ishure ribereye ijisho ntawutobishima.

Uyu musi natangaye cane aho nagiye ku kanama kw'ishure ry'imicuko, sinarinzi ibintu biraho ko boshoboye kuvyiga. Ni abana bashoboye kuririmba kandi ubaravye ubona yuko ari abana bakiri bato cane, ni abana bazi gushushanya, ni ukuri iryo shure turariteye intege, ni ishure ryiza cane rikomereze aho.

Ishure gitiriwe inyenyeri yejo rifise ibisata vy'amashure y'intango rikagirayo imicuko rikagira na yisumbuye kugera hagati rirabamenyesha yuko ibisata vyabo vyatanguye kwakira abanyeshure bashasha guhera aho bukera mutangure kuza kwiyandikisha murakoze.

Ibiharuro biri mu vyigwa dukunda cane kuko umwigisha abiduha iyo abidusiguriye twumva turyohewe turavyumva. Eka mbere niyo tugeze mu kibazo turakora tukaronka n'amanota ashimishije.

Umunyeshure gatore yaraye aronkejwe agashimweko umunyeshure wa mbere kw'ishure ryose azi gushushanya aho yashushanyije abana batatu ku ruhome rw'ishure bariko barakina agapira umunyeshure gatore aravuga yuko bitamugwa nabi gucapa, kuko ni ingabireyao kuranyye kuva akiri muto.

Abavyeyi barereye kw'ishure ritoya rya Rutovu baranezerewe eka ntiworaba; abana babo ngo basigaye bafise ubumenyi butangaje bivuye kubigisha bashasha baheruka kuronka. Ivyo rero ngo ntabandi babishimira Atari abarongozi biryoshure batewe akamo bakabumvira.

Ubushikiranganji bw’indero turabushimiye cane ,aho bwaraye buturonkeje intebe nziza cane ,zisa neza cane ,eka nukuri turabashimiye bivuye kumutima kuko twahora twiga twicara kumabuye ariko uyumusi ,turimvako yuko har’ ubudasa.

Uyu munsi ntivyakunze ko dushobora kwiga kw'ishure kubera ko baraye bivye ibikoresho vy'ishure bimwe bimwe hakaba hariko haba amatohoza. Kano kanya, hakaba bamaze gufata babiri mu banyeshuri. Niyo mpamvu turize uyu munsi kandi barashobora gufata n'iyindi minsi iri imbere.

Abana nigisha mu mwaka wa mbere mu mashure y'intangowo ku mutumba wa kanyinya baranezerewe cane, kuko uyu musi twatanguye icirwa ca mbere c'ibiharuro aho batanguye guharura kuva ku busa gushika kw'icenda ni irya mbere bari babikubise ijisho none kano kanya n'akanyamu neza kabasya.

Uburongozi bwishure ryacu turabushimiye ku ntambwe ishimishije bwateye yo kuduha ubuzu bwa surwumwe bushasha. Ubwari buhahoze, eka ntiworaba bwari bucafuye cane, bwari bushaje , ku buryo abana bagenda barahakura ingwara zitandukanye.

Ishure ry'intangugyitiriwe ngoma n’ishure ryiza rikikijwe n'ibiti vyinshi rifise akayaga keza kava hirya nohino abigisha bigisha kuri iryo shure baravuga yuko baguwe neza eka n'abanyeshure biga kuri iryo shure nta kibazo bifitiye, kuko bigira ahantu heza cane.

Ishengero ryitiriwe umweranda yosefu riri mu ntara yakagona ni ukuri ni'ishengero ryiza cane ryagutse abanyagihugu twese turaronka aho twicara eka nta munyagihugu n'umwe yidoga, kuko baheruka kurisanura, ubu rimeze neza.

Twebwe abarongozi bo mw'ishure ry'intango rya Gatumba turatera intege tugatera akamo umunyagihugu wese wo m Gatumba canke imvukira yaho aho yoba iri hose yuko yoduterera kugirango dushobore kugura ibikoresho vy'abana bashobore kwiga bagukiwe bamerewe neza.

Mw'ishure ryacu turangwa n'icivugo kigizwe n'ibintu cumi na bine, kandi twese hamwe turagerageza kubikurikiza, kuko uwutabikurikije arahanwa canke agafatirwa izindi ngingo, uyu musi rero twasubiye kuzirabira hamwe izo ngingo, kugirango bishobore kudufasha no m'ubuzima bwa misi yose.

Ntako tutagira ngo dusabe uburongozi bw'ishure ryacu ko bwodukorera amadirisha, kuko kano kanya dusigaye dufukisha ibifuniko vy'amakaye, tugafunikisha ibipapuro vy'amakaye yacu, kugira dushobore kwikingira umuyaga winjira mw'ishure. Ntibitworoheye na gato.

Biragaragara cane ko ubukene bwugarije kino gihe, kuko uri kurabiraba n'abana bakiri bato barabasaba ngo babucagagure mw'ishure, kandi gucagagura ubukene ntibiba vyoroshe mugabow baragerageza, kuko nta kundi kuntu baribugire ari vyo umwigisha yabasavye.

Uyumusi kw'Ishure Rito rya Musigati, akababaro nikenshi cane ,Kuko Abana bagumye hanze ntibashoboye kwinjira, na cane cane abatarariha amahera y'Ishure, vyari bibabaje cane kuko abavyeyi baravuga KO atayo Bari bafise, n'Abigisha ntivyari bibanezereye, kuberako abobana bagumye hanze.

Ishure ryi Musongati niryiza cane , abarezi bararinezererewe kuko aho riherereye harangwa nakayaga ni hafi yamazi nabanyeshure baryiga ko baravuga ko no mugihe babitora riri ahantu heza atakibazo bafise cahantu riherereye.

Duhejejeye kwiga ico cirwa twaciye dusohoka hanze tugenda gukora isuku iruhande ya ca giti dukunda kugamamwo akazuba eka umunyeshure wese yatonze kw'ishure uyu musi yahimbawe twaryohewe twagize ibihe vyiza.

Aho ha mbere hahise umupira w'ikibangano warateramisha cane abana b'abahungu eka n'abakobwa nta cabuza ko bawukina kuko nta terambere ryari bwaze ngo habe imipira igezweho. Uwo mupira rero w'ikibangano umuntu azi kuwubanga baba bamwemera cane ahantu yaba abaye.

kano kanya tuvugana twuguruye icese ubusugasi bwumwe bubiri kw’ishuri ryacu ak'abahungu n'ak'abakobwa twari tumaze igihe kitari gito tuvyipfuza ariko uyu munsi twabigezeho turabishima cane k'uburongozi bwabidufashije tugashobora kubigerako

birabereye ijisho kwigira ku kayaga keza nk' aka, ahantu hateye ibiti vyiza nk'ibi, amashugwe meza nk' aya eka birabereye ijisho ntawutobishima. Bino bihe ndavyibuka ko twigeze kuba turi ko turateragira amashugwe, none uyu munsi bikaba bimeze neza nk'uku, eka birabereye igisho kandi turaryohewe cane.

Kaburana na Bayaga n'abana beza bitonda bashira ivyirwa imbere eka n'amanota bakura kw'ishure urabibona yuko badasamara abavyeyi babo barabitaho cane eka ntabikorwa biruhisha babaha ku buryo bonanirwa mw'ishuri.

Aho mubona niho abigisha bacu baba, natwe turasaba umurongozi bwacu bw'ishure ko bwoduha uburaro bwiza nka'abanyeshure, kubera natwe turakeneye ahantu heza ata mwanda kuko aho turi ubu n'ibibazo bukomeye cane.

Mu gihe twirukaniwe amahera y'ishure hariho abana baca bataha, kandi ayo mahera bari bayafise mu mifuko yabo ivyo rero birababaza cane abarongozi b'ishure, kandi bikangera bikababaza abavyeyi, kuko nta ko bataba bakoze kugira bashobore kubitunganya, ariko abana, kubera ubugaba ntibabikurikiza ze.

Kw'ishure ryisumbuye riri mu Kigobe haramenyeshwa ko abanyeshure batariko bariga kubera kubura abigisha bahora babigisha ngo kubera babuze agahembo babahemba umubabaro udasanzwe haba ku burongozi haba no ku bavyeyi barereye kuriryo shure.

Kw'ishure ryisumbuye ry'ikiremba, uburongozi burasaba ababishoboye na cane cane abagiraneza , ko bobafata mu mugongo bakabaronsa ibitabo vya nkenerwa kuko kano kanya ibitabo bafise ntibikwiye, abana nabo bakeneye ubumenyi bwinshi .

Uburongozi bwishure ryisumbuye ryomu kanyosha burashima abariko barabafasha kugira bashobore kubaka uruhome imbere yishure birabagora cane iyo bariko bariga kuko abaca kwibarabara bagenda bararaba mwishure ugasanga birabasamaje

Uburugozi bw'ishure ryacu buramenyeshwa ko abana biga mu mwaka w'icenda bafise ikibazo co kutagira umuryango bakagira amadirisha yamenetse ivyo rero biratuma basamazwa nabandi bana bari hanze bagatuma batiga neza nkuko vyahora, n'ibikoresho vyabo bigatuma vyabwa kubwinshi kandi ico nikibazo gikomeye cane.

Umunezero ni wose kwishure ryo kumuzinda ngo kubera ko baheruka kububakira amashure mashasha ayahahora yarashaje cane kuko ntibari bibuka na ryari yari yarubatse kuko yari bubatswe kubabirigi none imyaka yarihaciye nimyinshi cane

Kuruyu munsi kw'ishure iwacu war'umunezero udasanzwe, bariko abaduha amanota y'igice ca gatatu, bakaba bari bahamagaye abavuz'ingoma vyari biryoshe cane, n'iryambere twari tubibonye, kuko n'umuyobozi w'ishure ryacu yadutambiye turanezerwa.

Aho ni mugitondo aho twazindutse dukora isuku kwishure iwacu abana banezerewe cane kuko uriko urabiraba neza abana ntibakunda kwiga kuko bashaka ibintu bigenda bukebuke none babasavye yuko bokwiga inyuma yumuhingamo kano kanya numunezero.

Aho hari ku muhingamo, aho twariko turakora ikibazo c'imyuga. None kano kanya bariko barakosora kugira turabe ko twotaha dutahanye amanota kubera umwaka uri muguhera, ntamwanya dufise w'ugukwirikirana ibindi atari uguca dutaha.

Uyu musi twatewe akamo ko gutera ibiti kw'ishuri twigako twebwe abanyeshure n'abigisha babishoboye, kugirango abana bazokwiga mumyaka iri imbere bazoronke agatutu keza, bashobore no kugwanya inkukura mugihe c'imvura.

Kw’ishure ryisumbuye ryo mu c' ibitoke ca rugombo twasanze ari ryo shure rya mbere muri iyo ntara rifise ibiti vyinshi ngo birafasha mu gihe abana bariko bariga, kuko bibaha akayaga bikabaha agatutu bakiga bameze neza nka kibazo na kimwe bifitiye boho ra uraraba.

Aha turi ni kw'ishuri ry'uburaro ry'i Karusi .Baravuga ko rifise ikibazo c'amadirisha, kuko abana iyo baryamye mur'ubwo buraro, bakubitwa n'imbeho nyinshi cane ,kubera amadirisha amwe amwe yaramenaguritse, kandi uburongozi ntaco buriko burabafasha muri kano kanya.

Ushitse kw'ishure ryisumbuye ry'i Kibeho, wakirwa n'agatutu kameze neza, ukakirwa n'akayaga kubera ko hari ibiti vyinshi cane, bagatera intege n'ayandi mashure ko yokwigenza nkabo, kubera abana baca biga bameze neza atakibazo bafise no kuvyerekeye gutahura.

Uburongozi bw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kamenge burashimiye abagiraneza babubakiye amashuri manini bakabaha n'intebe zari zikenewe kubera ngubu abana ntibakirundanye ari beshi mw'ishuri bagiye barabagabura ubu ngo n'agahengwe barahema.

Ishure rikuru ryo mu kirundo rirasaba ko abanyeshure bogerageza kuzabaraza ku mwanya, kuko kano kanya bamaze kwirukana abanyeshure atari bake orikurabiraba iyo nyifato sinziza ababigisha babo bararinegura cane ntiworaba.

Kwishure ryisumbuye riraho bita kwa vyisi nubusa mugisagara ca bujumbura uyumusi hagaragaye imiduga mwinshi cane yariri kwiryoshure aho bariko barahabwa amanota yigice cagatatu batubwiye yuko abana bigenjenje neza cane eka umwimbu nimwiza ntawidoga

Kabura umwigisha wo mw'ishure ry'intango ryo mu kabezi baramwidogera cane ngo, kubera ko akubita abana cane bagatinya ko azohava ababorezi gufa iyo n'imyidogo y'abavyeyi barereye kuri iryo shure barasaba uburongozi ko bwo birabira hafi.

Birateye ubwoba n'agahinda kubona ishure ryisumbuye riri ku nkengera y'umusozi nk'uku, kuko bitera ubwoba abigisha n'abanyeshure igihe bari ko bariga bumva imodokari zirengana bakibaza ko umusi w'umwezi zobasanga indani mw'ishure bakagira ikibazo.

Kwishure ryisumbuye ryimusiga twagiye kubagendera dusanga mumwaka wicumi ishure rirera duca turabaza uburongozi bwiryoshure batubwira yuko bagiye gukorera ibikorwa kurindi shure nacane cane aho bariko bitegurira ikibazo ca reta

Aha ni kuri uyu musi twakoze ikibazo c'ubuhinga turanezerewe cane ko twabitoye nta mwana n'umwe muri kanokanya, ariko aridoga, kubera abarongozi bari bagerageje baraduha ibinyabwonko bibereye, kandi bikwiriye eka nta muntu n'umwe atashoboye kuronka ico yandika.

Aho mubona ni ku bunywero bwa mbaririmbanyi harawe hafashwe ingingo zikomeye ko bazobwugara amezi atatu, kubera ko hafashwe abana biga kw'ishure ryisumbuye ryo mu kabezi uyu musi bariko barafatwa babazwa ingene bashobora kunywa mu masaha y'ishure ngo aririmbanyi ntararonka ico yishura gushika, ubu.

Uyumusi twagendeye abanyeshure bokwishure ryisumbuye ryuburaro riri muntara ya rutana dusanga bagIra bafungure baca batubwiraivyerekeye imfungurwa zabo bama basavye uburongozi ko bwobahindurira bareke kuza bararya inryimwe igihe cose kuko vyobarwaza

Kwishure ryisumbuye aho benshi bita ivugizo barafise ikibazo cabigisha muruwu mwanya barasaba ko bogaruka kuko bari muriyegeregere basaba ko bokongerezwa agashahara kabo mugabo ngo ntiboshobora kugaruka badatunganirijwe ivyo basavye

Aho mubona ni kw’isoko aho benshi bita kwa siyoni harangwa n’ubwiza butangaje kuko abanyagihugu bahegereye barahakorera isuku rikomeye cane kugira ntihave indwara zifatira kwisuku rike, noe turabashimira twebwe abo mubushikiranganji bw’amagara y’abantu.

Aho hari mu gatondo aho abana biga kw'ishure rya Kinindo, bari basohowe hanze, kugira bashobore kubabwira ingingo nshasha zafashwe n'uburongozi, kugira uwu mwaka w'ishure bagiye gutangura, babone y'uko ibintu bigoye guhindagurika.

Ishure ryisumbuye ryo mukamenge ,riramenyesha ko ivyirwa vyatanguye kuruyu musi wambere, kandi uwuzocerwa abigisha ntibazofata umwanya wo kumusubiriramwo, kuko bari baravuze ko abanyeshure bose boza kumwanya ,kugira ngo ibintu vyose bigende k'umurongo.

Kw'ishure ry'imyuga riri mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura uburongozi bw'iryo shure burasaba ubushikiranganji bw'indero ko bwobafata mu mugongo mu kubaronsa ibi nyabwonko bikwiye kuko usanga abana babikenera mu mwanya utandukanye ntibabironke.

Kwishure ryi sumbuye ryo mu carama mur'iyiminsi hari uruzuba rwinshi rwarononye ibitari bike, rwonona ibiterwa biteye inyuma yishure reka rwarononye eka nutwatsi turemvye twari duteye kwishure none barasaba ababishoboye ko bosubiza inguvu hamwe bagatera bishasha.

Ishure ry'imyuga ry'ububanza riramenyesha ko ryasubiye kugurura aho ryari rimaze igihe kinini cane ryarugaye, kubera ko ibibazo vyarishikiye ata muntu n'umwe muri kanokarere kacu atabizi eka ngo rirasubiye ngo kubaha ikaze musubire kwiyandikisha ku bwinshi.

N'agacerere keshi cane na cane cane muribi bihe vy'ibabazo kw'ishuri ryisumbuye ryi Mabanda twagiye kurondera uburongozi kugira tubuganirize ivyerekeye iri shuri turabubura batubwira yuko bafatiriwe n'ibintu vyishi muri kino gihe c'ibibazo.

Iki kibanza ni ikigiye kuza kirahagararamwo ibiduga binini bizoza birunguruza abana bagiye gukina canke kwigira hanze y'ishure; turanerewe cane ; badusavye ko tuzoja turahakorera isuku, natwe tuzoja turabikora nk'uko twabisabwe kuko twari tubikeneye cane.

Uburongozi bw'ishure ryacu burababaye cane ishavuriraniga ukuntu bateguye inama ihuza abigisha n'abaserukira abana kw'ishuri wacu weri musi itariki zineza ukweswakane, ariko ntibashoboye kuhabuneka barabaza icabaye ntibaramenya ico ari co, ariko ngo bazobironkera ra iyishuku musi wejo.

Kw'ishure ryisumbuye ryi Gihanga, uy'umnsi haranzwe agacerere kadasanzwe, kubera ko abana batashoboye kuza kw'ishure ngo bariko batagira yegereyegere y'ukuntu babivye amanota mu gice igeze. Basaba y'uko bonaha ayo matora y'abo mur'ki gice kugira ngo bakomeze biga neza.

Kabura aho na ho asanzwe akorera ibikorwa vyiwe vya misi yose bakaba bamwugariye, kubera ko atariha ikori rikwiye, kandi ku mwanya barasaba ko naboba batarafatwa bo vyubahiriza, kubera ko badakeneye ibintu vy'ukunyinyurana.

Abarezi barereye kw'ishure rikuru rya Karusi baremeza yuko bamaze gutanga uburyo butagira uko bungana, kugira aya mashure asubirwemwo kandi yongerezwe. Ariko uburongozi ntibwerekana neza amafaranga iyo aja. Ngo abavyeyi barakeneye kubimenya, babitahure, baronke umuco.

Kw'ishureryisumbuyeryo mu kibenga ari ryo nsanzwe nigako uyu musi igihe c'isaha zitandatu baje baratubwira abana bo mu mwaka w'icenda ko twoshobora gufasha mu kugira isuku ahantu hari utwatsi turemvye natwe twari tubikunze cane, kubera ko ata mwigisha twari dufise muri uwo mwanya andi twabikoze bigenda neza.

Ibendera ry' igihugu cacu ni ryiza cane, rirangwa n' amabara meza cane, imbere yuko twinjira mwishure, tubanza kuririmb' ururirimbo ruhayagiz' igihugu cacu, natwe tukumva tura nezerewe tugatangura kwig' arakanyamuneza ntangere.

Ishure ryisumbuye ryo mu kibenga rirashimira uburongozi ko bwabiyumviriyeko bukazana akaguriro bashobora kugura ko ivyo bakeneye mu kanya k'akaruko na canecane ko bikunze gukenerwa bakabura aho baja none ngo, ubu n'umutekano, kandi n'umunezero ko bose baromwe nka aho bagurira hafi kw'ishure.

Kw'ishure ryisumbuye ryo muntara ya Makamba, twagiye kurigendera uyumunsi ,turaganira n'abanyeshure batari bake ,turababaza ivyo boba bashima n'ivyo bibanegura ,baratubwira ko muvyo bashima bashima ababitangiye imbere, kubera ko babatereye ibiti vyinshi bakaba biga mugatutu.

Ishure ryisumbuye ryo ku Muyebe ni ishure ryiza cane. Abaryigako bararishima, eka n'uburongozi bw'iryo shure bavuze yuko bumeze neza kuberako ivyo babasavye, birihuta gushirwa mu ngiro na cane cane iyo ari ibishobora kubateza imbere.

Kwishure ryisumbuye ry'igitega ryitiriwe ntare rushatsi riramenyesha yuko rifise bishasha uyu mwaka abigisha bavuye mu mihingo yose y'isi ni bo baje gukora kuri iryo shure kugira ngo bungure ubumenyi ku bana b'igihugu rero barabwira abigisha yuko bogerageza kubateza imbere na bo bakazobarabira ryiza ico bipfuza.

Uyu munsi turiko turaraba turabona ko ata mvura iza kugwa kw'ishure. Rero abana bariko baragerageza kunyaruka kwiga, kuko bari bamaze iminsi babuzwa n'imvura. Kuko iyo iguye, inkukura iba ari nyinshi, tukabura aho duca.

Uburaro bw'ishuri ryisumbuye rya gihugazi burafise ibibazo vyerekeye n'ukuva uyu mwanya bariko basaba bagira neza babishoboye yuko bobafasha bakabaha amabati ivyo gusakara vyovyo ngo bogerageza ingene bimenya bakavyikorera.

Abomubona nabavuye mubihugu bibanyi baje kw'ishuri kwigisha ivyerekeye imyuga nacanecane ubuhinga bwanone kuko isi igeze kure. Uriko urabiraba ntiwoguma mubitabo ngo hama ushobore kugira ubumenyi bukwiriye.

Kw'ishure ry'intango ririkumwe n'iry'isumbuye ryitiriwe umwidegemvyo riri mu ngagara mu gisagara ca Bujumbura rirasaba rishimitse yuko abana murino minsi bariko bakora ibibazo mu gihe bahejeje gukora kobaca barindirira abavyeyi babo baza kubatora mugatutu kubera bagumye kuzoba ryoshobora kubagwaza.

Ku muryango w'ishure ryacu hari inkaratasi zibiri ziriko urutonde rw'abana bama bakora isuku kibera ko baragorana cane mw'ishure umwigisha yararavye ico yobakorera abona yuko bokora isuku amezi abiri bataruhuka.

Uwu munsi twari twagendeye ishure ryitiriwe ukwikukira turaganira n'abana biga mu mwaka w'icenda, baratubwira yuko iki gice ca gatatu kibabereye kirekire cane kubera ko bafise ivyigwa vyinshi bariko bariga, igice ca kabiri hari abigisha bamwe bamwe batabonetse ngo babigishe.

Uburongozi bw'ishure ryisumbuyegikibeho buranezerewe cane uyo musi twabagendeye baratuganiriza ukuntu abagira neza baheruka kubaha imfashanyo y'amafaranga atari make kugira bashobore kubandanya bubaka amashure, kuko bahora bafise make cane.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo mw'i Rohero barashimira abarongozi n'abigisha badahengeshanya kubahanura kuryi myaka barimwo y'imiyabaga, ko bokunda ishure kurusha ibindi vyinshi vyohava bibahenda amaso nk'ibiyayuramutwe cane cane.

Ishure ryisumbuye ry'imyuga riraho bita Kwa Ngeze, n'ishure ryiza cane ryagutse rifise indero buntu, ritanga ubumenyi bukwiriye ku banyeshure. Babishingiye intahe uyu munsi aho bariko batanga amanota y'igice ca gatatu natwe twavyiyumviye.

Turashimye abaronguzio akamo twabateye bakwumvise aho n'inyuma y'ishure ryacu ahahoraharunze ibibuye vyinshi abenshi muri mwebwe ngera muraza kwamenya uyu musi rero twabonye ibimwe dokari biza biyaterura biyatwara, ubu tugiye kwisanzura turonke, naho tuzoza turakinira agapira.

Abana biga mu mwaka w'indwi kw'ishure ritiriwe umubirigi baranezerewe cane ko babemereye kuzokwiga ikirundi amasaha menshi, kuko aho bahora baganira n'abandi bana bo mu kibano bahora bumva ururimi rwabo rw'ikirundi rutameze neza ku mvo ibo uko badashobora kuciga umwanya uhagije kw'ishure.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe Mutima mweranda, uyu musi niho bagiye mu karuhuko. Twahashitse dusanga bariko babaha amanota y'igice ca gatatu duca turababaza uko umwimbu wagenze, batubwira yuko abana baho baciye ubwenge cane ata muntu n'umwe yidoga.

Iryo barabara mubona ryahora ryuzuye ibinogo ariko abana biga kw'ishure rikuru rya Mwaro bavuze yuko aribo barishoboye kurisanura aho imodokari zari zisigaye zitakirengana neza. Rero kano kanya babemereye agashimwe.

Ishure rikuru ry'imyuga riri mu nyakabiga riramenyesha yuko abavyeyi bakeneye kwandikisha abana babo guhera ku wa mbere w'indwiza bazoba batanguye kwandika rero kano kanya ni keza yuko mwoshobora gufata abana banyu mu kabaganiriza mu kumva ivyo bakeneye kwiga bizabafasha muri kazoza hamamwu kaza kubandikisha ibibanza b'igihari.

Ni umunezero udasanzwe kw'ishure ryisumbuye riri mu kanyosha ko baronse ikindi kibanza bashobora kubakamwo ayandi mashure manini yagutse babifashijwemwo n'ubushikiranganji bw'indero n'abandi bagira neza bemeye kubafata mu mugongo.

Abanyeshure bo mu mwaka w'icumi uyu musi bagize inama baganira ukuntu bofashanya muri ibi bihe vy'ibibazo yuko abatariko baratahura ivyigwa bobwira abariko barabitahura bakabafasha kubera ngo vyose n'ugufashanya ntawovyishoborana wenyene.

Abanyeshure bo kw'ishuri ryisumbuye ryo mukayanza barasaba uburongozi ko bwobaterera ubwatsi buremvye mukibuga c'umupira kir'imbere y'amashure kuberako iyo imvura iguye usanga badashobora kuronka ahobaca kuberako ivyondo aba ari vyishi cane.

Ko'ishure ryisumbuye ry'i bubanza muri kano kanya ni umunezero udasanzwe, kuko twashitse dusanga abana bariko baterura intebe bazikura mu mashure bavuga ko bazitwaye mw'ishure rishasha baheruka kwubaka, ubu ngo ni umunezero udasanzwe, kuko kwiga mw'ishure risa neza na vyo birabanezereye.

Ishure ryisumbuye riri mu Kigobe yaruguru, uburongozi bwiryoshure burasaba abahora baza gukinira kw'ishure iwabo mu mwanya wo kwiga ubu ko bobireka gato kubera bariko bitegurira ikibazo ca leta ngo bakeneye agacerere gusa.

Ico kibanza mubona kiriko kigurishwa amafaranga imirioni amajana atanu, none muri kano kanya bariko bavuga ko bariko barakizimbako, boreka kukizimbako cane kuko abaguzi si ikirenga, bosaba ko banyeneco bagabanura ibiciro kugira bashobore kuboneka abakigura.

Turanezerewe cane ko uburongozi bwumvise akamo twabateye, aho amadirisha menshi y'ishure ryacu yamenaguritse, ariko uno musi bazanye abahinga babigenewe, bashobora kudushirirako ayandi madirisha, kugira dushobore kwiga neza umuyaga ntutugirire nabi.

Si ivyo imbeshere kabura aracererwa basi kano kanya duhejeje kumubona ashitse isaha zine abandi bashitse isaha imwe y'igitondo abavyeyi biwe bavuga yuko ba bamurungitse ku masaha meza, ariko wewe batazi igituma acerwa kugeza kuri urwo rugero.

Igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ry'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ni igenekerezo ritibagirwa n'abanyeshuri biga mw'ishuri wacu, kuko ni wo musi twaronsey agashimwe k'abana bigenjeje neza mu ntara yose eka tubishimira abarongozi bacu n'abigisha bakomeza kutwita.

Twagerageje kuganira n'ababa hafi y'iri ishure bavuze yuko ico giti ata muntu azi neza imyaka kimaze. Bamwe bavuga ngo kimaze imyaka amajana abiri, abandi bakavuga ko kimaze imyaka amajana atatu na mirongo itanu. Ntiturashobora kumenya uwoba ariko aduha amakuru y'ukuri.

Ivyo mubona n'imbuto z'imyembe dushaka kuja guteragira, kugira ngo ishure ryacu naryo, abazoryigako ku myaka iri mbere, baze bamenye yuko twahaciye kandi ivyo biti aritwe twabiteye. None uyu munsi turanezerewe.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu carama, hari igihe c'isaha zitanu niho umwana yiga mu mwaka w'icumi yateye ibuye rirakomeretsa uwundi mwana yiga mu ishure ry'umwaka w'indwi, rero kano kanya bakaba bamutwaye kwa muganga uwo nawe yateye ibuye bakaba bamufashe, igipolisi kiriko kiramubaza vyinshi kandi akaba yamenye n'ikiyo c'ishure.

Ishure ryisumbuye ryo mu Rutegama rirasaba yuko ababishoboye bobafasha kurisanura kubera uruhande runini rwo hepfo rwaratwawe n'inkukura, uwu mwanya abana bakaba bariko barabura aho bigira, bamwe bamwe bariko bigira no musi y'ibiti bicaye ku mabuye.

Uyumusi ubushikiranganji bwindero bwari bwagendeye kwishure iwacu kugira bushobore kuraba kobiri kumurongo ivyo basavye vyose cane cane isuku niryo bashize imbere ariko banaravye nubumenyi kobumeze neza basanga ntakibazo ishure ryacu rifise

Wari umunezero udasanzwe kw'ishure iwacu, aho uyu musi twagendewe n'umukuru w'Igihugu, tugenderwa n'uwutwari ubushikirangaji bw'indero, bakaba badutekereye impanuro nyinshi nk'abavyeyi na cane cane kuvyerekeye kwirinda ibiyayura mutwe.

Abavyeyi barereye kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Pawulo baranezerewe cane ku bw'iryo shure abarongozi ngo babasaba yuko vyoguma uko kubera abana batahana umwimbu mwiza barabitwararika eka biraboneka yuko abigisha baho ibintu batabifata minenegwe.

Abanyagihugu bomwi komine yacu turanezerewe ko badufashije abaturongoye baduha ibikoresho vyankenegwa mu gihe co kurema batwongera n'impene zishobora kuzodufasha mu gihe co gutabira kuko ibi bintu turabikeneye cane twari twarabibuze none turabashimiye.

Kwishure ry'isumbuye ryo Mukabezi akayaga niko kaharangwa, agaturu nikose kubera ko iryo Shure ryubatswe neza cane, rifise Ibiti vyinshi bakanahimiriza nayandi mashure ahegereye yuko yokora nkaryo kuberako birafasha.

nk'uko mubibona kuri iyo sanamu, iryo n'ishure rishasha ryuguruye aha mu carama, rero kano kanya bariko barababwira ingingo zigiye gutangura gufatwa kuko abana bohava bimenyera batababwiye ingingo ngendegwako, rero ubu abana bose baranezerewe kuko n'ishure rikiri rishasha.

Iyo ngoma ni nziza cane ivuga neza ntitumena amatwi aho inkengeri twahora dukoresha icuma cahorakiyifashe cavunitse kano kanya rero tunezererewe iyo ngoma kuko ntitumena amatwi iyo tuyumvise bayivugije.

Turasubiye gutera akamo abagiraneza canke aboba bose babishoboye, bakadufasha kudusakarira n' amabati mashasha iri ishure ryacu, kuko twarabibwiye abarongozi kuva mu mwaka uheze, ariko bariko bica amatwi ntituzi ico bivako. Twebwe rero biratubangamira uwodushoboza yodufasha.

Mw'ishuri wacu ibiharuro biratugora cane, ariko turagerageza tugashiramwo umwete mwinshi abigisha baratwemereye yuko ababishoboye boza baragaruka ku mugoroba kugira bashobore kudusubiriramwo natwe turiko turagerageza kukurikira kugira turabe yuko hari cova wa.

Abo bana mubona bari babirukanye ngo batahe muhira, kubwira basubire kubwira ababyeyi ko babakeneye kubera ko amakosa bakora arakomeye cane .Bashika kw'ishure hageze ko abana bataha rero bakeneye kumenya ico baba bari mww'ayo masaha yose baba batari kw'ishure.

Ngo agashimwe k'impene nini ivy ibushe itotahaye karategekanijwe ku mwana azokwigenza neza .Uyu mwaka akaronka amanota menshi kurusha abandi kuriri ishure ryisumbuye ryo mu Kabezi. Twahashitse uburongozi buri ko burabatera intege bunabahanura.

Turashimye ko uburongozi bwumvise akamo kacu ko kutwubakira uruhome rw'ishure bakaba barabikoze none turanezerewe cane kuko ubu nta bantu bagica ku ishuri wacu barengana batukinisha na cyane cyane mu gihe tuba turiko turiga.

Twebwe abanyagihugu bo mu ntara ya ngozi yitura nezerewe cane ko baduteye akamo ko kuzoza gukora ibikorwa rusangi ku munsi wa gatandatu na cane cane aho abarongozi bacu bakorera ibikorwa vya misi yose eka tuzosidukana n'iyonka nta kizotubuza gukorera ibikorwa igihugu cacu.

Ibendera ry'igihugu cacu iminsi yose imbere yuko abana baja mw'ishure, babanza kuriduza bakaririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu; navyo ngo ni vyiza cane bituma abana bakunda igihugu, n'abavyeyi bakamenya n'ingene bakibakundisha; na cane cane abigisha babigisha bakaronka aho bahera mu kuvuga ivyerekeye igihugu cacu.

Ku ishure ryisumbuye ryitiriwe mariya rosa riri mu gisagara ca Cankuzo uyu munsi habonetse ko abana batigeze baja mw'ishure kubera yegereyegere y'abigisha yabaye ngo bashaka ngo babongere agashahara kabo kubera ko uwo mwaka bari barakabemereye ariko ntibigeze bagakubita ijisho.

Umwigisha wacu w'ibiharuro uyu munsi ntiyigeze aboneka ku ntebe yiwe imbere akunda kwicara ko yagumye atembera mu mirongo aho twicara twebwe abanyeshuri kugira arabe ingene turiko turiga ngo ntidusamare kubera ikibazo ca leta turi mu gukora mu mezi abiri ari mbere ni co ngo ca mbere kimuraje ishinga.

Turasaba uburongozi bwishure ryacu ko bwotwumvira bukaturabira ingene butuzibirira amadirisha kuko kano kanya hari ibiyo bitari bike vyamenetse rero usanga turiko turasamara mugihe civyigwa kubera abari hanze baba bariko barengana tubona atacamira.

Aho ni ku mutumba wa Kwakwanya aho abanyeshuri bo mumwaka w'indwi biyumviriye kuzinduka bakora isuku, abarongozi biryo shure turanezerewe cane kuko bitwereka ko iyo duteye akamo abanyeshure bavyumva neza bakabikurikiza eka n'ugushima.

kw’ishure ryisumbuye ryamuzye, uyu munsi n'umunezero udasanzwe aho abagira neza babaronkeje ibitabo vyinshi cane, baca bagirako bugurura ishure ry'isomero ry'ivyo bitabo kuko bari baryipfuza cane ntibari bwarironke, none barashimira abo bagira neza.

Turashimiye Kamariza umwigisha wacu w'ikirundi ko atako atagira kugira dushobore kumenya ikirundi ciza nk'uyu munsi yaduhaye akabazo tutari tuvyiteguriye kandi twagatoye vyatweretse yuko tumaze kumenya ikirundi kitari kike kuva igihe bamuzanye mw ishuri wacu.

Birabeye ijisho kandi biraryosha gusanga ishure bararisanuye wahora muburuhuko atari uko wabisize, turanezerewe cane nuko haciye haba inama ryo kutubwira ko twoza turarikorera isuku kenshi gashobotse kandi natwe twabishimye nivyiza cane.

Umudandaji miburo yaraye yugariwe, kubera ko basanze mu vyadandazaho arimwo ivyibano kano kanya ari mu minwe y'inyamiramabi bariko baramubaza neza iyo yabikuye n'ababi bimuronkeje muri kano kanya ku mutumbi wacu turababaye na akababaro cane, kuko ne ho twahora dusumye ra ivyo dushobora gukoresha muhira.

Turashima cane abarongozi b'ishure ryacu tugashima n'abaturongoye twebwe abanyeshure, kuko ntibahozakwo mu kudusaba ko twoza turateragira utwatsi twiza turemvye imbere y'ishure ryacu tukongera tukabikorera isuku, kuko murabona yuko bisa neza biteyeigomye.

Uyu musi n'agatangaza kubona Miburo yazindukanye imodokari nziza cane kw'ishure ibintu tutari tumenyereye ko hari umunyeshure yoshobora kuba yigenze gucyo, abanyeshure ntibabitahuye eka n'abigisha batamariwe kuko ivyo bintu ku mutumba iwacu ntavyo tumenyereye n'ukuri.

Isaha icenda niho haza gutangura urukino gumupira wamaboko benshi bazagusidukana niyonka kuko umukinyi wacu kabura turamukunda cane ntitworeka kumushigikira aho yobari hose tubishoboye numuhungu wincabwenge eka nomwishure turazi yuko abishoboye kandi abitora cane

Uyumusi twakoze ikibazo tutari twiteguriye kuberako abana bishika bakagorana mwishure umwigisha bikamubabaza cane akibaza ko tudakurikira niko guca atubwira ngo dutore impapuro dukore akabazo tutari twiteguriye kandi vyatunaniye ubu numubabaro udasanzwe.

Icigwa c'ibiharuro ni Icigwa ciza c'ingira kamaro. Kirafasha munbuzima bwa minsi yose umuntu wese agenda arabamwo. Eka ni icigwa ntora mw'ishure cane nkakironkamwo amanota meza, eka n'umwaka urangiye, ni jewe baha agashimwe.

Kumutumba kagona hari ikibuga c'umupira w'amaboko aho benshi bakunze kwita kwa bucumi imiyabaga yose irahamagariwe kuza isaha zitatu hari akanama baza kugira k'ukuntu bokwiteza imbere mu buhinga bwa none bugezweho muri kino gihe.

Ishure ryitiriwe kwikukira riri mugisagara ca bujumbura rifise abana b’incabwenge ritanga indero nziza rigatanga ubumenyi butangaje, abavyeyi babo bana barabivuga neza bakavuga yuko banezererewe iryoshure bakanezerwa n’uburongozi bwaryo.

Ishuri ryimu Tobo ni ryiza rirabereye ijisho nubwo rimaze igihe kinini ritarasubirwamwo eka uravye abana bahigira n'abana bincabwenge kuko n'ikibazo ca reta iyo bagikoze baba abambere mu karere kose.

Kwishure rikuru ryitiriwe gikona uyu musi hiriwe agacerere kadasazwe kuko abana bari mubibazo hano mukanya bariko barakora ikibazo cakabiri isaha zitanu wumva yuko ataninyoni ikacira eka biraryoshe birabereye ijisho kuko numuyobozi waho twamuronse turamuganiriza atubwira kwari amahoro menshi

Birababaje cane kuba nazindukiye kw'ishure nkazinduka umutwenzi nkasanga nta mwana n'umwe ahari kw'ishure nta n'umwigisha n'umwe ahari simenye yuko ari akaruhuko katanzwe, kuko naravye mwidirisha sanga ishure riragaragara numva akababaro ncansubira inyuma muhira mbabaye cane.

Ishure ryitiriwe "mutima mweranda" i Bujumbura ni ishure ryiza cane. Kuva aho hambere hahise, baravuga ko ari ishure ritanga ubumenyi bukwiriye bubereye, abana baryizeko baba ar'abana b'incabwenge cane.

Kabura ni we munyagihugu wa mbere ku mutumba i wacu w' mudandaji ageze aho ashobora kugura ingendeshwa bita imodokari bamwe bamwe rero iyo ngendeshwa twebwe aho twayikubitiye ijisho umusi wa mbere ni ukuri twatamariwe twabonye ari bintu bidasanzwe ari ryame mere tubonye.

Mu kigo nderabigisha kirasaba yuko uburongozi bwobemerera yuko botangura kuza baragendagenda mu bindi bihugu kurondera ubundi bumenyi kuko bamaze igihe kinini badashobora kwiyunguruza ngo babone ukuntu abandi bigisha mu bindi bihugu bariko barakora.

Aho turi ni mw'iko mine yakanyosha aho urutsinga rwahatswe kwiha inkumbi rwaguye hagati mwibarabara abantu bahora bacamwo uko bukeye uko bwije, turashima ko ata muntu yahagiriye isanganya kwasi ga ubuzima.

Turashimye ingingo reta yafashe, yogusanura amashure yacu ikongera ikaduha ibikoresho ,harimwo nkintebe ,ibitabu , Eka nibindi vyinshi twagiye turashima , hari haratanguye no kuva ,imvura iguye yatunyagira ariko ubu barabisanuye ubu ibintu bisa neza biri kumurongo.

Ishure rya kaminuza ryitiriwe umuco riri mugisagara ca bujumbura abanyeshure bahiga baravuga kwari ishure ryiza eka nabamaze kurikubita ijisho barabona kwarishure ryakarorero kuko risa neza rifise amashurwe hirya no hino eka nabahiga baravuga ko ritanga ubumenyi bwiza nuwoba ahegereye wese ayo makuru arayafise kandi biragarara

Isomero ry'umugongomanga ribereye ijisho iyo haciye harangwa n'isuku ryinshi rifise ikibuga cagutse eka n'abavyeyi barereye abana kuri iryo somero baravuga ko ritanga ubumenyi bwiza n'indero ihagije bakabiryoherererwa .

Birateye isoni kubona abanyeshure bagenzi bacu batumva yuko isomero ryibitabo atariho hantu hogushira ibinyobwa nimpuzu kuko usanga bavyegeranije bakabishira hamwe kandi ntibisa neza kanokanya twafashe ingingo yokuhakora isuku kugira hasubire hase neza nkuko hahoze

Umurongozi w'ishure ryacu yadukoranije tugishika kw'ishure atubwira y'uko umunyeshure umwe muri twebwe yitwa Kagabo yakubise umwigisha kandi ivyo bintu batari bwabibone kuva iri shure ryugurura. Rero, bamuhaye igihano co kwirukanwa burundu, kano kanya n'amarira mu banyeshure bose.

Ishure ryisumbuye ryo muri commune Muvye riratera akamo abanyagihugu boba babishoboye nabagira neza ko bobaterera ibikoresho vyishure ko muri Kano kanya bafise ibinyabwonko bibiri vyonyene nivyo bagengerako ibindi vyose ntibigikora Kubera kubura uburyo bwokubisubiriza .

Kw'ishure iwacu dufise isomero ry'ibitabo ryiza cane riteye igomwe, rero tuboneyeho akanya ko gusaba abagiraneza ngo badufashe, batwuzurize ibitabo kuko hari vyinshi cane bikibuze kandi abanyeshure bipfuza gusoma kugira bamenye vyinshi cane.

Twazindutse dukora isuku mu ishure ryacu .Turabishima ku banyeshurere bavyiyumviriye bamwe bariko barakura ibitangurirwa abandi bariko barakubura. Murabona yuko intebe zikikamitse nk'abantu nyene bariko barakora isuku nukuri turateye intege n'ayandi mashure akomeze kurabira kuri twebwe bakomeze kwitaho isuku kuko isuku n'inkenegwa mu buzima bwacu.

nk'uko mwese mu bizi uruhome rw'ishure ryacu ruheruka ku bomorwa n'abagizi ba nabi rero umunyeshuri wese yiga kuri rino shure n'abigisha barasabwa kuhaba ku munsi wa gatandatu dufashanye dushire inguvu hamwe dusubire kuryubaka nk'uko ryahoraho kwa mbere

Uyu munsi mw'ishuri iwacu ntivyari vyoroshe na gato aho hafashwe Keza ariko yereka mugenzi wiwe, rero umwigisha yaciye abatwara ku murongozi w'ishure, ariko turarindiriye igihano aza kubacira kuko n'umurongozi mwiza cane aza kubacira igihano bikwiranye.

Ishure ry'intango ririkumwe n'iryisumbuye bitiriye Mikayeri, iryo shure ni ryiza cane ritanga ubumenyi bwiza cane, abigisha barabivuga kandi n'abarirereyeko aribo bavyeyi b'ivyo bibondo barabishima, bagashima n'uburongozi bwaryo.

Uyumunsi umwigisha atwugisha mwishure iwacu ivyerekeye ubuhinga bwanone yagiye aratwara umwana umwumwe imbere ngo yerekane ivyo tumaze iminsi twiga nukuri ntivyatworoheye ariko twaboye yuko ari nkenerwa kubera ko biratwereka aho tugejeje mugutahura

Twenabanyeshure twigana uyu musi niho twamenye ikintu amazi ashobora gukora tutari tuzi twamenye yuko amazi atari ukuzimya umuriro canke ngo amare inyota abantu ariko amazi ashobora no gukoreswa mugukora imiti nivyo uyu musi twariko turabira hamwe nababi nonosoye

Twamye kuraba Umuganga Karori wo muntara ya Gitega, aratubwira yuko ibikorwa akora bishimwa na bose, mu bamwegereye, na cane cane, ngo nta munyagihugu amwitura ngo areke kumufasha abishoboye nawe akaba asaba ababijejwe yuko bomufashisha ibikoresho vya nkenerwa.

Umwuga wo gusudira ngo n'umwuga mwiza cane, vyahora biri muri kaminuza gusa, ariko ubu no mu mashure yisumbuye vyatanguye kubonekayo, eka ngo no mu mashure y'abana bakiri bato ayo bita ayintango ngo bagiye kubitanguzayo kuko ngo nivyankenerwa mu buzima bw'abanyagihugu.

Abanyeshure bo muri kaminuza nkuru ya Rumonge baheruka kwubaka umunara bashobora guhamagarana ata mahera arishwe ,none ubushikiranganji bw'indero bwahaserutse uyu musi , baje kubatera intege ngo babandanye bungura ubwenge kuko n'iterambere ku gihugu.

Mu gisata c'abiga guteka baravuga yuko bafise ubumenyi buhagije, ariko ico banegura kw'ishure ryacu baravuga yuko ata bikoresho vya kija mbere bararonka, kuko bamaze kubisaba uburongozi bukica amatwi bariteze umwanya n'umwanya ko bazobironswa.

Kanyange n'umukobwa mwiza azi guteka eka mumuryango wacu turamukunda, iyo habaye imanza niwe adutekera ariko nta buryo adusaba, iyo habaye imanza mu babanyi canke mubandi bagenzi baramuha amafaranga kuko ivyo ateka n'ivyokurya vya kanovera bimeze neza cane.

Abanyeshure bo muri kaminuza nkuru ya Bururi, bashimye cane bimwe bivuye ku mutima, abigisha babo na cane cane abarongozi babazaniye abandi bigisha bavuye mumahanga, kugira bashobore kubaha ibindi vyigwa bitar'ibike babandanye bungur'ubwenge.

Kadogo ni umunyeshure mwiza cane yiga mu gisata co kuvanga amarangi bakoresheje amamashini manini manini, aremeza yuko iryo shure yigako ari ryiza cane kandi rifise ibikoresho vya nkenerwa, agahimiriza n'abandi bana bafise iyo ngabire ko boza bagafashanya.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'imyuga ry'i Makamba, baranezerewe cane k'ukuntu babongereje ubumenyi mu vyo bakora na canecane ivyo gushona ibirato, barasaba abagiraneza yuko bobafasha, bakabafata mu mugongo mu kubaha ibikoresho vyinshi vya nkenerwa, bakunda gukenera muri ico gikorwa.

Ishure ryitiriwe umwami Mwezi Gisabo riramenyesha ko kuva kuruwo munsi wambere ryatanguye kwandika icese ababikeneye bose haba abavyeyi canke abanyeshure bakeneye yuko botangurana uwo mwaka baze biyandikishe ibibanza biracariho munyaruke bitaruzura kuko abarihurumbira ni benshi cane.

Ishure ryimyuga ryugukora imodokari uyumunsi ryaramutse ryugurura aha mugisagara ca kayanza rero kanokanya numunezero udasanzwe kubanyeshure basaka kwiga ico gisata eka nabigisha baravuga yuko baronse akazi muri kino gihe abashoboye kuminuza muri ivyobintu vyogukora imodokari abavyeyi barabikunze cane

Ni umunezero udasanzwe mu miryango i wacu abavyeyi baranezerewe cane, kuko abana ba shikamironi itatu na bane kw'ishuri wacu baronse impamyabushobozi mu gisata c'ububaji, kuko ni vyo twari tumaze imyaka myinshi cane tukurikirana twari twaronse umwigisha avuye mu mahanga, kandi yabitwigishije neza turamushimira.

Uyu musi ishure ryacu ryitiriwe igifaransa i bujumbura ryaraye ritewe intege yuko dukwiye kwiga ikirundi cane gose kuko n'ururimi rw'igihugu catwibarutse, mu gihe rero tutariko turarwiga mu buryo bushimishije abarongozi babijejwe baduteye akamo ko twobishira imbere kuko ar'ivya nkenerwa.

Turashimye cane kw'ishure rya kaminuza yacu ko baduhaye ibinyabwonko vyinshi tukaba dushoboye, ubu kuba umwana wese afise ikinyabwonko ciwe agaba rero ni umunezero udasanzwe, kuko karevye ahora bitugora kwiga neza, ariko, ubu turanezerewe.

Uyu munsi icigwa batuzaniye gishasha, ntituriko turatahura ivyo ari vyo, kuko ugerageje kuraba abana nka bose ntibariko barumva ivyo bintu iyo bitaye umutwe, rero turasaba abazanye ico cigwa ko bodusobanurira bikagira intumbero.

Kwishure ryimyuga riraho benshi bita kumuzinda rirasaba abigisha babishoboye koboza gufasha kuko rirakenye abigisha cane na cane cane abakora amazi gusudira eka nabakora ivyerekeye umuyagankuba rero ngo barahawe ikaze bazovugana ibikurikira

Uku niko vyari biteguwe ibifungurwa mu gihe twariko turanezerwa kuberako twahejeje amashure ya kaminuza kuri uyu musi wa gatandatu, eka vyari binezereje cane, abavyeyi n'abigisha batwigishije, eka mbere n'abarongozi baturongoye, baturongoye neza.

Muri kaminuza nkuru y'igihugu, bamenyesheje ko abakeneye kwiyandikisha mu gisata c'ubwubatsi bahawe ikaze, ico gisata nticahahora ni gishasha, ariko kuva uyu munsi abobakira barahari, ni ukuri mugire akanya keza ko kwiyandikisha.

Abanyagihugu bo mw'ikumiyine yalumonke baranezerewe cane bamenyesha yuko baraye bakiriye ingenzi zivuye mu gihugu c'ububirigi, zabemereye imfumbire aho ni ku barimyi zemera ibinyabwonko igihumbi ku bana biga mw'ishure yisumbuye bongera bemera ibitabo vy'abana batobato biga mu mashure y'intango, rero ngo barabishimye bimwe bivuye ku mutima.

Aho hari amasaha yo ku kagoroba duhejeje ivyigwa, umwe wese yashoboye guca ataha kubera twari duhejeje igice ca gatatu, kano kanya rero, umwe wese ariko arataha kugira tuzogaruke gufata amanota mu gihe gikurikira.

Kuri kaminuza yisumbuye y’igihugu cacu, uno munsi niho buguruye icese, igisata co gukora ibimashine bikanyisha bikongera bigashuyisha. Nibararonke abanyeshure bakwiye bashobora kwiyandikisha muri ico gisata, bariko barabahagamagara yuko bokwitaba ari benshi.

Karori twamusanze aho yiga muri kaminuza yingozi aratubwira ivyerekeye umwuga wiwe wogusudira aravuga yuko imyaka ibiri yonenye amaze avyiga ubu ashobora kugira ivyakora bakanamuhemba biraryoshe cane kwiga ikintu kandi ukunda kandi kigashobora kuguhemba

Abanyagihugu bo kuri kaminuza nkuru ya muto bo na canecane abari mu gisataji gukora umuyaga nkuba baramenyesha uburongozi yuko ibikorwa bariko barakora bidashobora kubandanya mu gihe badafise ibikoresho bikwiye na canecane muri iki gihe bimirije ibibazo vya leta.

Kuri kaminuza nkuru yo mu kayanza uyu musi twabagendeye dusanga bari mu nama y'abanyeshure bariko bariyamiriza abigisha bamwe bamwe bariko babaha ubumenyi budakwiye bisunze ngo ntibariko baronka agahembo gakwiye.

Uyu musi twagendeye abanyagihugu biga muri kaminuza nkuru ya Bururi, cane cane mu gisata c'amazi, baratubwira yuko ico gisata ari ingirakamaro ku munyagihugu wese vyari vyiza ahubwo benshi bari kubikora. Kuko ngw'iyo bikenewe barabura abantu kuruwo mutumba babibafasha, ariko ico gisata caje hageze.

Kaminuza nderabigisha uy'umunsi iri n'umunezero udasanzwe, kuko yaraye isohoye abigisha bagera ku gihumbi n'amajana atanu, mu gihugu cose. Ngo n'umunezero udasanzwe kuko uwo mwimbu ntibari baherutse kuwushikako inyuma y'imyaka cumi n'ibiri gushika kuri cumi n'itanu.

Kabura mu banyeshure bose twigana niwe munyeshure wa mbere yigenza neza abavyeyi barabimukundira abarongozi bakabimishimira eka nta kibazo na kimwe yifitiye kuko nivyo tudatahura mw'ishure arabidusubiriramwo inyuma y'ivyigwa kandi twese tukabitora bikagenda neza.

Umusore Kavejuru, ni umusore mwiza w' umwana mwiza akunda ibikorwa, afise ubuhinga bwo guhinyanyura amajwi, bama bamwikorako ku bintu vy' imanza, eka ntamuntu n' umwe atamushima ku mutumba iwacu, abavyeyi biwe baramuryohererewe cane kuko ni infura kandi ikora ibikorwa neza.

Uyu musi ku cigwa co gufata amasanamu aho benshi bari baraje kwiyandikisha, babahaye ikibazo kugira barabe ubumenyi babifisemwo, abigisha baronke aho batangurira, ariko abana benshi vyabataye ku w'amazi, babona ko bobigisha guhera ku ntango.

Gasongo n'umwana aciye ubwenge mu vyerekeye gushushanya, ivyo yahora ashushanya vyose babicishijemwo ijisho basanga nivyiza cane, baca bamuha agashimwe ko kubandaniriza ico cigwa ciwe mu mahanga, uyu musi rero tuvugana, abavyeyi biwe twaganiriye batubwira yuko Umunezero ubasya.

Kuri kaminuza nkuru y'igihugu uyu musi babahaye ibikoresho vya kijambere bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Abanyeshure biga muri ico gisata barashimiye ababijejwe, ababibahaye n'abibaronkeje na cane cane ko bari babikeneye cane.

Kigeme niwe mukobwa wambere kw'ishuri azi ivyerekeye nugufata amasanamu. Uyumusi bamuhaye ikibazo cogufata uvyigwa biriko birigishwa rero kanokanya nivyo arimwo ntituzi neza ikiza kuvamwo.

BUKURU n'umunyeshure mwiza arateje imbere umuryango wiwe kuko yahisemwo umwuga wo gukora imodokari. Kano kanya tuvugana akaba ahejeje kuronswa agashimwe k'umunyeshure wambere yigenjeje neza. Akaba amaze gushira imodoka yiwe mw'ibarabara.

Kabwa ni umuhungu aciye ubwengew'umwete myinshi aho yiga mw'ishure ry'imwuga barasudira, kandi arabizi ku ntambwe ishimishije bariko bararaba ukuntu bo murihira amahera yo kuja kwiga ahoha kurya mu mahanga kugira ashobore kungura ubumenyi.

Ngo umwuga wo gukora amazi ni inkenegwa cane mukibano aba banyeshure nibo bariko barabituganiriza bo kuri Kaminuza nkuru ya Mutobo none ngo kano akanya baramaze kuronka abanyagihugu babizera bakaza barabahamagara aho vyagenze nabi bakabafasha.

Uyu musi mwishure iwacu isaha icenda yumuhingamo hari umwana yagize isabukuru natwe tucatugira akanya keza ko kumuvugako ivyiza twamubonyeko eka hari nabashoboye kumubwira aho yokwikosora kandi vyagenze neza twanezerewe kuko twanasangiye mwishure bitari bwaboneke

Kaminuza yitiriwe umwamikazi elisabeti yigisha ivyerekeye ubuhinga bwo gukora imodokali irabamenyesha ko kuva ku musi wa mbere igihe c'isaha zibiri z'igitondo izotangura kwakira abaje kwiyandikisha ibahamagara ko mwoza muri benshi kugira ivyirwa bize bitangure ku mwanya.

Uyu musi ihabaye urukino rw'amaboko ruhuza ishure rya kaminuza ryo mu gatumba hamwe n'ishure rya kaminuza rya ntare rugamba bikaba vyaheze ishure rya kaminuza ntare rugamba rifise amanota mirongo itanu n'abiri kuri mirongo ine ry'iyo shure rya kaminuza ryo mu gatumba.

Abanyeshure bo kuri kaminuza yitiriwe Ntare rugamba, barashimira cane uburongozi bw'iyo kaminuza ko bwazanye igisata co gushushanya bashushanishije amarangi, kubera nticahahora kimaze umwaka umwe gusa, bakanatumira n'abanyeshure bandi boba bafise iyo ngabire, bakaza bagakorana ico gikorwa.

Abarongozi b'ishure rya kaminuza ryarumonge barashima inyifato abanyeshure bamaze imisi berekana mu gihe c'abana bari bamaze imisi bataza kw'ishure none, ubu ngo basubiriye gu kwerekana yuko iyo ngeso yagarutse barasaba badahengeshanya yuko ivyo bintu vyohagarara mu maguru maca.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'ingozi bariyungunganije barategura ikibanza bazohora basomeramwo ibitabo bakaba baronka abana atari bake eka n'abana bo mu mashure y'intango barabaha ikaze nta kibazo n'abo muyisumbuye barabaha ikaze bakaza bagasomera ibitaboe kungurana ubwenge.

Kaminuza nkuru y'igihugu iramenyesha yuko kuva kuruyu wambere yuguruye igisata co gukora amazi , abanyeshure bipfuza kuza kwiyandikisha bonyaruka bagasidukana ni iyonka kubera ko ibibanza biraharuye.

Ni umunezero udasanzwe kwishure iwacu aho twaramutse tugenderwa n'umukuru w'igihugu, duca dukora ibikorwa rusangi hari ibikorwa tutati bwashire mugira waciye tubimwiganira aca aratwemerera imfashanyo.

Muri kaminuza nkuru ya gitega uyu musi twabagendeye dusanga abiga mugisata cugutumatuma amakuru barasaba abajijejwe yuko bobaronse ivyuma bishobokubafasha mubumenyi murico gisata kubera ivyo bafise nibike cane

Turashimye uburongozi bwa kaminuza yacu mugihe twebwe turi mugisata cubwubatsi baduhaye akanya kokwimenyereza kugira turabe ko ivyo batwigisha turiko turabibona neza kandi tuvyumva rero birabanezereye nabarongozi mugihe bariko baradukurikirana koturiko tubikora neza cane

Kaminuza nkuru y'igihugu cacu ibereye ijisho ntiwohora uraraba ukihashika iki kwakira n'akayaga keza kuva kunkengera y'ikiyaga Tanganyika amashurwe utwatsi turemvye ibiti abantu beza cane nibo bakwakira nukuri bibereye ijisho ntiwohora uraraba nivy'igiciro kinini cane .

Kaminuza yitiriwe ivyizigiro iramenyesha yuko yatanguye kwandika abanyeshure ku mugaragaro uwo kwipfuza kwiyandikisha arahawe ikaze, kuko ibibanza ni ibike cane, kubera ko iryo shure ari ryiza rihurumbirwa na benshi rero ngo murahawe ikaze ibi bibanza b'igihari.

Kw'ishure ryisumbuye ryanyakabiga basa umunezero udasanzwe muri kano kanya bariko barabaha impamya bushobozi ku banywa bahejeje amashure y'imyuga bari batanguye canecane gushona abandi gukora imiduga gukora amazi gusudira n'ibindi n'ibindi.

Twaganirije abanyeshuri bo muri kaminuza nkuru ya gitega, baratubwira yuko igisata co gukora imiduga, ari igisata ciza cane, c'ubumenyi butanganje, ariko ibikorwa bariko barakora bisaba ivyuma vyinshi, none ntavyo bafise muri kano kanya, ariko barifitiye icizere ko bazoshobora gushika kuntambwe bikorera imodoka yabo.

Ntitwari tuzi yuko gushona ibirato canke kubikora ari ibintu bikomeye bisaba ubuhinga, gushika gushika aho twagengeye kaminuza yitiriwe ubwenge, dusanga abanyeshure baho nivyo bariko barakora abo muri ico gisata, turabaganiriza batubwira ko bikomeye cane kandi ari ngirakamaro kuri bo.

ishure ry'imyuga riri mu kamenge riremeza y'uko ubushobozi bafise atari kirenga cane kugira ngo bashobore kugura ibikoresho vya kijambere vya nkenegwa muri kano kanya na cyane cyane abakora ivyerekeye imodoka uwu mwanya ngo nta bikoresho bafise bikwiye bafise barasaba ko bobironswa

ishure ry'imakamba ry'imyuga biga cane cane ibyerekeye gukora imodokari riremeza yuko abana bashika igihumbi ari bo bamaze gusohora muri iryo shure kuko benshi bagiye barerekana ubumenyi butangaje n'igihe byari bigoye kuronka abashoboye kwiga ubwo buhinga

Twari twagendeye Kaminuza nkuru y'Ingozi, baratubwira Abanyeshure biga mugisata c'Ubuganga kw'ivyuma baheruka kuronswa n'abagiraneza, biriko birafasha n'a cane cane muvyeyekeye kubaga, uyumwanya ntakibazo Kindi bafise, atarukwungura ubumenyi.

twamye kugendera kaminuza y'ubusiga aho biga ivyerekeye gutuma tumanako amakuru batubwira yuko ivyigwa bigenda neza ariko basaba ababijejwe ko bobafasha bakabaha ivyuma vya kijambere vyo gushobora kwiga ibirenze ivyo bazi uyu munsi

Abanyeshure bo muri Kaminuza nkuru yo Mwijenda, barashima kuburongozi bwabo bwabaronkeje ivyuma bitari bike, bibashoboza mukunonosora umwuga wabo wuguteka, kubera ngo Kano kanya, baramaze kubizera abatari bake, bakabahamagara bakabafasha.

Ishure ry'ubuhinga bwa none riri Bujumbura riramenyesha yuko ibikorwa vyatanguye icese akano kanya twashoboye kuganira n'abana batatu bamaze kwiyandikisha bavuze yuko ibikoresho bari bakeneye ari vyo bahabonye reka baratumira n'abandi bana bipfuza kwiga ico cigwa bazibahashike biyandikishe ibibanza b'igihari.

Kw'Ishure rya Kaminuza Nkuru y'Igihugu, uyumunsi ryagendewe n'Abashitsi, bavuye mumihingo itandukanye, bakaba bariko bararabira hamwe ah'umwimbu ugeze, naho bashaka kugera muruy'Umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nagatandatu.

Mu gihe co kukagoroba duhejeje kwiga ivyigwa vy'ishure, turasigara kw'ishure hari abigisha baduhaye abashaka kubandanya kwimenyereza imyimenyerezo yananiranye kw'ishure, turasigara tukiga kandi dutaha twavyumvise.

Uyu musi kwishure iwacu twari dufise abashitsi bavuye mubihugu vya burayi aho bari baje kurab ivyirwa ingn bimez kwishure iwacu nyimba arico bashoboye kidufasha bakidufashemwo kuvyerekeye ivyuma vya kijambere bishobora kutwungura ubwenge kuko nabo nyene baripfuza ko tugera kure no kuntambwe ishimishije

Bagiheza karabira hamwe ivyo biyemeje kuri yo kaminuza nkuru y'igihungu baciye bafata akanya ko gusangira eka barahana n'ubushimwe kuboba barigejeje neza mu mwaka uheze, nabo abanyeshure vyabateye umwete wo kuzakora neza mu mwaka ukwirikira.

Abanyeshure biga muri kaminuza y'ingozi, aho bari bagiye kwimenyereza ivyo ubuganga, basanzwe biga mu ntara y'amakamba, baranegura cane yuko atabikoresho bikwiye basanzeho, bagatera akamo ubushikiranganji bw'ubuvuzi canke amagara y'abantu, uko benshi bavyita ,yuko bwo bafata mu mugongo, bakabaronsa ibikoresho bikwiye vya nkenegwa.

Kw'ishure rya kaminuza riri Kumugomera uwu munsi bariko barakora isuku aho bitegurira umukuru w'igihugu azoza kubagendera Ku munsi wagatandatu eka ibikogwa bimeze neza cane ntiworaba, isuku bararirembeje nyimba atariryo ribarembeje kuko ibintu bisa neza cane n'umunoni.

Twebwe abanyeshuri biga mu gisata c'uburimyi kuri kaminuza yitiriwe Ntare rugamba turanezerewe cane kuko uburongozi ntako butagira ngo buduhe ivya nkenegwa cane cane ibikoresho vya kijambere kugira tumenye vyinshi cane bijanye n'uburimyi turanezerewe cane.

Uko niko vyari bimeze kumunsi mukuru w'abakozi aho abigisha bo kw'ishure iwacu bahuriye hamwe barigina uwomunsi vyari bimeze neza abahashitse baratubwiye yuko vyari bibereye ijisho. Barafunguye ibifungurwa vyiza bitetswe na bamwe bamwe mubanyeshure.

Abanyeshuri bo kuri kaminuza nkuru ya Ngozi bari mu gisata c'ubwubatsi . Uyumunsi bakaba bagiye gufasha kubaka ishuri ry'intango riri ahonyene ingozi babinezererewe cane kubera bahora biga ibiri mu mpapuro uyu munsi babishize ahagaragara.

Umurongozi w'ishure ryacu uyumusi yagize akaryo keza ko kugira inama na bamwe bamwe mu bigisha n'abaserukira abanyeshure bariko baraganira ku kibazo c'indero muri rusangi, kuko bamaze imisi babona abanyeshure batariko barakurikira neza kugira bamenye ico bivako.

Kayoya akazi kiwe aragakunda cane ko gusudira, kuko kamugejeje kureka aramuteja imbere arihira amashure batoyi biwe eka, ariko rubaka n'inzuka umutumbi wabo, ubu unye twavuga yuko ahagaze cane, kandi birashimwa na bose, kuko n'umwana w'umwete.

Ishure kaminuza yitiriwe ubwitonzi riri mu gisagara ca bujumbura twagiriwe ibibakwe ryo kuganira n'umwana umwe agiga ko aratubwira yuko rifise ibikoresho vyiza cane vyerekeye ivyo kuryohora amajwi aratumira abana bose bafye zongabire ko boza kugyiyandikishako ibibanza biraharuwe.

Nijimbere yiga kw ishure ryisumbuye ryi Busiga afise ingabire yo gu sudira kuva mu buto bwiwe uyumunsi yaraye ahawe agashimwe aho yasudiriye ivyuma bizoshobora kubaka irindi shure ryishami ryayo mu mwaka ukuri kira akaba yabitanze kubuntu.

Icigwa kijanye n'inonosogwa ry'umuyagankuba n'icigwa ngirakamaro Kandi kiranfasha cane, muribike maze kwiga ndamaze kubona yuko hari vyinshi maze gufasha k'umutumba iwacu iyo dufise ikibazo c'umuyaga nkuba.

Kireko n’umubaji akiri muto dufise ngaha ku mutumba iwacu, abantu baramuvuga neza cane bakavuga yuko iyo umuhaye akazi atagafata minenerwe agakorera neza cane, n’isango wamuhaye yuko uzoza gutorerako ibikoresho vyawe usanga yabihejeje ata kibazo.

Kaminuza y'i Ngozi ni nziza cane abanyeshure bahiga baranezerewe cane kuko ibaha indero n'ubumenyi bwiza cane ku buryo abavyeyi baba babarungitse banezerwa cane bakongera bagashimira uburongozi bw;iyi kaminuza kuko burintanga cane bikagaragara.

Umwuga wo kubarira ni mwiza cane abigeme n'abapfa soni baravuga ko uborohera cane, kandi aringira akamaro no mu kibanu, kuko ngo iyo bagiye hamwe barashobora no gukora cane bakarunka ico bahe umuryango.

Karuli ni umunyagihugu mwiza yitahuye afise ivyuma ngirakamaro ibifata amasa namu ibishobora gushikana ijwi kure eka arakunze gutumirwa mu makoraniro aba hirya nohino, kuko ningira akamaro cane ku mutumbi wacu.

Igisata c'ubuhinga bwa none kirashimira cane uburongozi bw'ishure ryacu ko bobafata mu mugongo mu gihe babituye muri kano kanya bahejeje kubaronsa ibikoresho by'ingirakamaro bari bipfuza bari bamaze igihe kinini cane barabasavye ariko batari bwabironswe kano kanya n umunezero nta ngere.

Ishure rikomeye cane mu vyerekeye ivy'ubwubatsi riri mu ntara ya kayanza, rirahimiriz' abanyeshure y'uko boza kwiyandikisha, abakeneye kwinjira mur' ico gisata kuk' abariko biyandikisha ni benshi cane kuko n' ishure ryiza cane rifis' ubumenyi n'indero nziza, kandi bafise n' ibikoresho bigezweho, har' abagabo n' abagore bambay'ibisarubeti vy irabura, kuruhome har' amadirisha menshi n' amatara bitang' umuc' uhagije, kuruhome hasiz' irangi ryera har' ivyuma bishinze bigeretsek' imbah' ariho bakorer' imirim' itandukanye.